ngesikhathi esidlulileyo kube lokumemetheka kakhulu kwemikhuhlane we COVID 19 owenze abantu badinga indlela ezinye zokuzivikela enye indlela yokuzivikela yikufaka i mask emlonyeni njalo lokuhlatshwa ijekiseni elokuvikela

Silamagcikwane amanengi abangela imkhuhlane eyehlukeneyo emhlabeni. Amanye ngama bhakithiriya amanye ngama vayirasi njalo amagcikwane lawa anzima ukuwabona ngamehlo adinga umtshina okuthiwa yi thestoskopu ukuze uwabone. Leli ligcikwane elimhlophe elilamacha chata abomvu.

Kulamagcikwane amanengi abangela imkhuhlane ehlukeneyo. Amanye ngama virus amanye ngama bacteria. Kule virus ebangela umkhuhlane othwa yi Ebola okungumkhuhlane omemethekayo kakhulu ngokuphangisa.

Umama uphethe umntwana omncane, umongikazi uyamhlaba ijekiseni. Lokhu kwenzelwa ukuvikela eminye imikhuhlane ehlasela abantwana ikakhulu nxa besesebancane. Leyi imikhuhlane iyingozi kakhulu, ingabathathela imphefumulo yabo, kumbe ibayenze bakhule bekhophetshile.

Kulabantu ababili umama lomongikazi. Umama ufake imask lodokotela laye ufake imask wagqoka lamagilovusi, ugqoke lebhatshi elimhlophe. Udokotela umhlaba umama ijekiseni eyokuvikela umkhuhlane weCovid. Lokhu kwenziwa ukuncedisa ukuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane.

abasebenza kwezempilakahle o dokotela labo mongikazi badinga ukuzivikela kakhulu ekumemethekeni kwemikhuhlane isikhathi nxa besebenza bagqoka amaglovusi bagqoke ezigqoko ezenziwe nge plastic ezivala ikhanda lomzimba wonke

UDokotela kumbe umongikazi ugqoke i-shield okuyinto esetshenziswayo ukuvikela ubuso wafaka le mask. Ugqoke isigqoko esigqokwa phezulu kwezinye izigqoko esenziwe ngeplastiki njalo ngesokuvikela lamaglovisi. Uyahlola umuntu ohlezi phansi ogqoke isikipa esibomvu.

Kulomongikazi ogqoke izigqoko zokuzivikela. Ugqoke imask emlonyeni. Wafaka lamagloves ezandleni. Uyathontisela umuthi emlonyeni womuntu ohlezi phansi. Ogqoke isikipa esimhlophe. Esilemzilamzila ebomvu, leluhlaza okwesibhakabhaka. Kulabanye omongikazi abavela kancane.

Ibhakane elibhalwe izinto ezinengi litshengisa ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo njalo liyatshengisa ukuthi kuqakathekile ukuba abantu bageze izandla zabo bengakaqalisi ukudla kumbe bengakayibona umuntu ogulayo kumbe isikhathi sonke nje. Kuqakathekile ukuthi izandla zigezwe.

Ukuvikela kokumemetheka lomkhuhlane kuqakathekile. Silomama ogqoke isigqoko esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka uphethe umntwana ogqoke isigqoko esibomvu. Kulomongikazi laye ugqoke iapron elombala omhlophe bayahla umntwana ijekiseni ukuze avikeleke, bamhlaba emlenzeni.

Kusesibhedlela kulomongikazi omileyo phakathi kwalendawo ugqoke izembatho zokuzivikela kuseka ekhanda kusiyaphansi. Ekhanda ufake ingwane yokuzivikela inwele, emehlweni ufake amagogorosi, emlonyeni ufake imask, emzimbeni wonke ufake isigqoko esenziwe ngeplastic, ezandleni ufake amagilovisi.

Abantu abane, ababili bangodokotela, bagqoke amabhatshi amhlophe, bafaka lama mask emlonyeni. Baphethe ama thermometer ,bayahlola abantu ababili ukutshisa kumbe ukuqanda kwemizimba yabo. Lokhu ukujwayele ukuyenzakala nxa isikhathi esinengi nxa kulemikhuhlane ememethekayo kakhulu.

Ukuzivikela emkhuhlaneni kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Lapha sibona umuntu ogqqoke izigqoko zokuzivikela ezigoqela amagilovisi lama mask kulomunye umuntu othwele isigubhu esilamanzi okufafaza efafaza lowu muntu ukwenzela ukuthi abulale amagcikwane angabe ekuye.

Endaweni leyi kulabantu abanengi. Abanye bahlezi phansi abanye bamile. Abahlezi phansi bakhanya bengodokotela kumbe omongikazi bayahlaba abantu amajekiseni ukuvikela imikhuhlane. Isikhathi esinengi imikhuhlane ilokumemetheka kakhulu ebantwini kuyabe kudingakala ukuthi abantu bavikelwe

Kulemikhuhlane ememethekayo njalo ethelelwana ngokuphangisa emhlabeni lapha kulabo mongikazi kumbe abantu abasebenza kwezempilakahle bagqoke izigqoko ezokuzivikela kuleyi mikhuhlane egoqela umkhuhlane we Covid labo cholera.

Ukuthola uncedo kwezempilakahle lokwelatshwa kuyinto eqakathekileyo kakhulu emhlabeni jikelele, kulomama ophethe umntwana omncane lomongikazi omncedisayo ukuhlola umntwana lowu, lokumelapha. Kulomunye umntwana njalo omkhulu kancane ohlezi eceleni laye omelele ukuncedwa, kulonobhala laye ukhangele amabhuku asetshenziswayo kulendawo.

Odokotela basemsebenzini kulomuntu olalisiweyo okhanya encediswa lapho. Bagqoke izigqoko ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo bafake amamaski emlonyeni. Endaweni abakiyo kugcwele imitshina kukhanya yindawo lapho oku opharethwa khona, kumbe okuhlinzwelwa khona abantu ukuze bancedakale.

Silabomama abathathu . Ababili bakhotheme banatha amanzi empompini . Balamagalane amabili. Oyedwa umi ugqoke isayeke weyame isakhiwo lapho okulempompi zamanzi. Amanzi aqakathekile empilweni yabantu njalo mele kube ngamanzi ahlanzekileyo.

Abantu bahlezi ezitulweni eziyibutofotofo njalo bayenze isigombolozi. Oyedwa umile, kukhanya uyalalela, laba abahleziyo bayaxoxa. Baxoxa ngezempilakahle emhlabeni jikelele. Bakhanya bengabantu abangabebesuka endaweni ezitshiyeneyo kumbe emazweni atshiyeneyo ngendlela abagqoke ngayo.

Ma skhuluma ngempilakahle emhlabeni jikelele amanzi ayisiqokoqela aqakathekile kakhulu leyinto ngoba imkhuhlane eminengi itholakala emanzini. Kutshukuthi abantu kumele bazuze amanzi ahlanzekileyo njalo avikelekileyo, lapha silendawo lapho okulungiswa khona amanzi ukuze angabi lemkhuhlane.

Amanzi ahlanzekile ayimpilo. Aqakathekile empilweni yabantu ngoba avikele ukumemetheka kwemkhuhlane. Umuntu lapha ugeza isandla, kuqakathekile ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo. Ukwenzela ukuvikela ukumemetheka kwemkhuhlane.

Kulobaba ugqoke ibhatshi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Uphethe ibhakane elilemfanekiso yabantu ababili, umama lobaba, njalo ukhanya echasisela omunye umama ome eceleni kwake ngaloku okusebhakanini. Umama lo ugqoke isiqgoko esimhlophe, njalo uthandele ilembu.

Kwesinye isikhathi abezempilakahle bayalanda abantu lapho abahlala khona ukuze babanike uncedo kwezempilakahle. Lapha kulabodokotela ababili abakhanya bencedisana ukukhangela abantu kumbe ukubahlola kulobaba ohlezi esitulweni bayamhlola emlonyeni.

Kubhalwe ngamabala amnyama amakhulu ukuthi NORTH CAROLINA GLOBAL HEALTH ALLIANCE kwafakwa lomfanekiso esingathi yi logo yinhlanganiso elwela ukuthi kubelempilakahle emhlabeni jikelele.

Inhlanganiso kwabhalwa lebizo lenhlanganiso elithi World Health Organization yinhlanganiso encedisayo ukuthi kube lempilakahle emhlabeni wonke isebenza ukuthuthukisa ezempilakahle

Kulabantu abahlezi, abakhanya besemhlanganweni, kumbe emkhankasweni. Bagqoke izikipa. Ezinye zimhlophe, ezinye ziluhlaza. Bafake lamalembu, avala emlonyeni, ukuvikela umkhuhlane kumbe amagcikwane.

Abantu basemhlanganweni omkhulu. Lapho okungaba kuxoxwa khona ngezempilakahle. Imhlangano enjengaleyi ijwayele ukwenziwa nxa kuhlelwa kumbe kukhulunywa ngokuthi kungenziwani ukuze kuvikelwe imikhuhlane eminengi emhlabeni

Amanzi aligugu emhlabeni. Amanzi siwasebenzisa izinto ezinengi okugoqela ukuthelela izilimo, ukugeza izandla ukuze singabi lemikhuhlane ethelelwanayo, njalo kufanele imizi yonke kumbe indawo zonke zibe lamanzi ahlanzekileyo.

Ukuphila kahle engqondweni kuyinto eqakathekileyo kakhulu empilweni yomuntu. njalo kwenza umuntu aphile kuhle, ayenelise ukuzisebenzela. Silabo abantu ababili lapha. Olikhiwa lomnyana abancedisanayo ukuhlanyela izihlahla. Lokhu kwenza ukuthi umuntu abe lempila kahle, njalo kuyancedisa umuntu ukuthi abe lemicabango emihle..

Kulexukwana labantu abami bayenze udwendwe abanye bami ngemva kwabanye, laba abaphambili baphethe ibhakane elikhulu elibhaliweyo izinto ezinengi. Abanengi bayakhanya ukuthi bangaba ngabantu abasebenza kwezempilakahle njalo bakhangelane lempilakahle engqondweni.

Umama uhlezi phansi labantwana ababili. Oyedwa uzihlalele , Omunye umphethe enyaweni. Eceleni kwakhe kulengcebethu elomumbu. Ebusweni ukhanya engumuntu okhathazekileyo kumbe ocabanga kakhulu, ngalokhu okumhluphayo. Lokhu kujayele ukwenza abantu bacine sebephambana engqondweni, kumbe bacine besiba lokunye okunzima.

Ukuba lempilakahle engqondweni kuqakathekile kuncedisa ukuthi umuntu abe lokuhlaliseka langokuthula. Abantu abanengi kulezi insuku bayagula ingqondo, abanye bazalwa begula abanye babalawo umkhuhlane ekukhuleni kwabo.

Ezibhedlela ezincane kumbe amakilinika kwesinye isikhathi kuyasetshenzelwa phandle kusenziwa engxenye ngokuswelakala kwendawo zokusebenzela. Lapha silabantu abathathu, ababili bangomongikazi oyedwa uze la ukuzoncediswa bayamhlola umguduko wegazi besebenzisa umtshina njalo omongikazi bagqoke amaglovosi.

Kusesibhedlela lapha kuhlanzekile livrandi lapho okungenelwa khona esibhedlela kulestulo lapho okungahlala khona abantu abangabe bemelele ukuyelatshwa kumbe bemelele abantu abaze ukuzolatshwa lapho. Kulomuntu oyedwa omileyo ohambayo kuleyi ndawo okutshengisela ukuthi engxe ngumuntu odinga ukuncediswa.

Silekhabothi esetshenziswayo ezibhedlela ezincane kumbe emakilinika. Likhabothi yenziwe ngepulasitikhi njalo Ilombala oluhlaza oyisibhakabhaka lomhlophe. Ilamavili njalo isetshenziswa ukuthwala imithi lezinye izinto nxa kusiyakhangelwa abagulayo lapho abayabe bekhona.

Silesango elokungena esibhedlela. Esangweni lapho kufakwe ibhakani elibhaliweyo elitshengisa okunengi okumayelana lezempilakahle. Ngaphansi kufakwe asithi ngama paver, ukwenzela ukuthi kungabi lamadaka njalo kuhlale kuhlanzekile.

kusesibhedlela esincane kumbe eklinika egumbeni kufakwe izitina ngaphansi ukwenzela ukuba kungasukumi uthuli olunengi njalo eceleni kuhlanyelwe izihlahla lama lubakwenzela ukuba indawo leyi ibukeke izibhedlela ezincane ziqakathekile ngoba zincdisa abantu lapha abakhona ukuba bathole ukwelatshwa

Kulombheda osetshenziswayo ezibhedlela, usetshenziswa ukuthwala abantu nxa belimele nxa kuthe kwaba lengozi. Ngumbheda olamaviri uyakwaniswa ukufuqwa phezulu umnyama njalo ubutofotofo ukwenzela ukuthi isigulane singesisazwa ubuhlungu nxa silele kiwo.

Kusesibhedlela endlini lapho okulaliswa khona abantu abagulayo. Kulomama ohlezi embedeni okhanya ebhanditshiwe ekhanda kutshukuthi ulimele ekhanda. Umbathe ingubo emhlophe. Eceleni kulobaba okhanya emile.

kusesibhedlela kusendaweni lapho okulaliswa khona izigulane kumbe laba abagulayo kulembheda besekusiba lama net okuvalela imiyane kumbe i mosquito kulalamabhimu lapho okufakwa khona ingcekeza

Kulabantu abahlezi ngaphandle, endaweni lapho okulungiswe khona kulezitulo letafula. Kulabantu ababili abakhanya bengomongikazi abagqoke izigqoko ezimhlophe. Labànye abakhanya bengabàntu abalande ukuzoncediswa. Abanye abantu bami beyenze umzila ukuze bancediswe.

kulebhakane elifanekiswe impompi yamanzi lezandla ezigezwayo kwabhalwa ngokuthi abantu kumele begeze bengakasuki e laboratory lokhu kuqakathekile ngoba kuvikela ukumemetheka kwamagcikwane

Esibhedlela kulapho okwelatshwa khona abagulayo. Lapha silomntwana olaliswe embhedeni, ubaba labomama kusendlini okulaliswa khona abagulayo okuthiwa kusewadini. Silezibhedlela ezincane kube lezibhedlela ezinkulu.

Indawo ehlanzekileyo kakhulu, kulendawo lapho okusetshenzelwa khona. Kulama thephi kumbe indawo lapho okutholakala khona amanzi. Lalapho okugezelwa khona. Kulezithulo lebhodi yokubhalela. Indawo lapho okufundiselwa khona engxenye omongikazi kumbe abanye abasebenza kwezempilakahle.

Indawo egcwele abantu abagqoke amabhatshi amhlophe. Njalo omunye lomunye usebenza esendaweni yakhe. Lapha kungani uyahlola ezinye izinto. Laba ngabantu abafunda ngezempilakahle. Bangabebefundela ukuba ngabantu abahlola izinto kumalabhoretari.

Ngabantu abami emzileni bayisithupha, abanye bahlanu bagqoke amabhatshi amhlophe njalo bafake lamamask, oyedwa ugqoke iyembe emhlophe lebhulugwa elimhlophe. Abantu abafundisa abantu ngezempilakahle bayahamba bebhoda bebafundisa ukumemetheka kwemikhuhlane lezinye izinto.

ligwaliba elitshengisa imfanekiso wabantu abahlukeneyo abangobaba ngobunengi babo abanye bagqoke amatayi lamasudu njalo igwaliba lelilitshengisa abantu laba ngokuqakatheka kwemsebenzi yabo kule inhlanganiso kungabe kusesisbhedlela kulomuntu ophezulu ongabe enguye omkhulu kusehla njalo

Impilakahle yilungelo yomuntu wonke emhlabeni jikelele. Abantu kufanele babekwazi imithetho ehambelana lezempilakahle emazweni abakiwo kumbe emhlabeni jikelele, lokokwenza, babekwazi ukuthi kuyini abangakuthola nxa besiya esibhedlela kumbe kuyini okufanele bakwenzelwe nguhulumende kwezempilakahle.

Abantu bayenze udwendwe behlezi ezitulweni beyehlukene bavalile amakhala ngamamask bayalapho okulomongikazi laye uvale amakhala ngemask wafaka leshield ugqoke isigqoko esenziwe ngeplastic esokuzivikela ukhuluma lomunye ongabe eyisigulane ebhala phansi lokhu akutholayo.

Abantu ababili bami phambi kwebhakane elibhalwe izinto ezinengi oyedwa ngumama ogqoke isigqoko esilamabala bala kumbe amaluba ugaxe lentambo ele card elitshengisa ukuthi ungubani ongubaba ugqoke isudu emnyama laye ugaxe Icard.

Kulabantu abahlanu abahlezi etafuleni abathathu bangaba ngabantu a asebenza kwezempila kahle abahamba behlola igazi ebantwini ababili ngabantu abamelelekumbe abahlolwayo lokho kujayele ukwenzakala leso sikhathi nxa abantu balandwa lapho abahlalakhona behlolwa igazi ukuthi lingaba lamangcikwane

Iskhathi esinengi abantu abagulayo babalobunzima ekuhambeni. Babengakwanisi ukuhamba. Iz'bhedlela zakulezi insuku ziyakhiwe zaba yizindlu ezigadeneyo, okwenza kube nzima kwesinye iskhathi ukuthi umuntu asuke phansi esiya phezulu. Ngakho kufakwe izinto ezisetshenziswayo ezisebenzisa ugetsi ukuthwala abantu besuka kweyinyindawo besiya phezulu

Kusesibhedlela, kukabantu abahamba ,emkotweni kumbe ikhorido. Kuhlanzekile lapha, njalo kulezikhala ezingenisa umoya lokukhanya. Omunye ohambayo lapha, ugqoke izigqoko, ezilombala oyipink, njalo ukhanya ngumuntu ogulayo. Omunye ugqoke izigqoko ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhanya ngumuntu osebenzayo, kulesisibhedlela.

Isibhedlela esincane sigonjolozelwe ngomduli oyakhwe yizitina. Silesango lapho okungenwa khona ngaphandle kuhlanyelwe izihlahla lotshani okwenza ukuthi kube luhlaza kulendawo. Yizibhedlela ezitholakala emaphandleni kumbe emalokitshini lapho okuhlala khona abantu ukwenzela ukuthi abantu bathole uncedo eduze.

Odokotela balakho okusebenza ezibhedlela ezinkulu okungaba ngezikahulumende loba iprivate kodwa balakho ukuvula awabo amaclinika lapho abasebenzela khona bengcedisa abantu abagulayo lawa maclinika bayakwanisa ukuhlola abantu besebesiya dinga imithi kwezinye indawo kumaPhamacy

Kulenhlanganiso ezizimeleyo ezivela ngaphandle kwelizwe ezinjengeUSAID. Lezi inhlanganiso zincedisa abezempilakahle izibhedlela lohulumende ukuba basebenze kakhulu ukuthuthukisa ezempilakahle ngendlela ezehlukeneyo bengabe befaka imali kumbe bencedisa ukuthi abantu bebe lolwazi.

Lesi yisakhiwo sesibhedlela. Kulapho okungenela khona abantu. Kuqakathekile ukuthi lapho okungenela khona abantu esibhedlela kube kuyakhwe ngendlela enhle. Lapha kule veranda njalo kufakwe lezinto ezincedisa ukuthi kube kuphephile okuhlanganisa into esetshenziswayo ukucitsha umlilo okuthiwa yi fire extinguisher.

Kulezindlu kumbe izakhiwo ezinkulu khatshana lazihlahla. Eduze kulomgwaqo, lendawo lapho okuhlanyelwe khona utshani lamaluba, Ukuze kukhanye kuhle. Yisibhedlela esikhulu, lapho, okwelatshwa khona abantu.

Kusesangweni lapho okungenwa khona. endaweni elesakhiwo, Esile zindlu ezigadeneyo. Ezipendwe ngombala olithanga. Ezilamaglasi amanengi kakhulu! Kulabantu phakathi lapho Kubeleroli, ekhanya, engxenye ihambisa ukudla, kumbe ihambisa abantu abagulayo esibhedlela.

Abantu ababili bahlezi etafuleni bekhangelene, omunye ngomongikazi omunye ngowelatshaywa. Umongikazi uhlola umvuduko wegazi usebenzisa umtshina njalo uyabhala phansi lokhu akutholayo.

Kusewadini kumbe indlu lezo okulaliswa khona izigulani lezi ezingenelisi kwelatshwa zibuyela ngekhaya. Kulabomongikazi abagqoke okumhlophe labanye abasebenza kwezempilakahle ukugcina lezi ndawo zihlanzekile abagqoke okuluhlaza. Kulezigulani ezilele embhedeni eyenzwe ngensimbi njalo ephezulu, kuhlanzekile kuleyi ndawo.

Sisesbhedlela, kuhlanzekile, njalo kulendawo lapho okuhlala khona izigulane, labo abamelele ukuthola uncedo esibhedlela. Lendawo lapho okugezelwa khona, kulomongikazi ogqoke isigqoko esimhlophe lomntwana okhanya ebuye ukuzovakatshela esibhedlela.

Omama ababili bahlezi etafuleni. Omunye uphethe igwaliba esandleni uyachasisela omunye lokhu okusegwalibeni. Lo omunye ulalele ukhanya ufisa ukuzwisisa lokhu okusegwalibeni.

Imota ithwele isdumbu ebhokisini. Phezu kwebhokisi kulamaluba, kulabo mongikazi abagqoke izigqoko ezimhlophe, bafake lama mask emlonyeni. Kulesphambano.

Umsebenzi omkhulu owenziwa yizbhedlela lamaklinikha lamakhemisi yikunika abantu imithi. Ngakho kulabantu abasebenza kulezi indawo lapho okunikwa khona imithi. Imithi eminengi iphiwa ngemva kokuba umuntu athole incwadi evela kudokotela. Silomuntu osebenza ekhemisi loba e dispensary uphethe ibhokisi lomuthi uyahlekelela.

Abagulayo bengahamba esibhedlela bayahlowa. Ngemva kokuhlolwa bakhangelele ukuthi bathole imithi. Imithi leyi igcinwa emaKhemisi kumbe indawo okuthiwa ngamadispensary ezibhedlela. Kulapho okuhanjwa kusiyathathwa khona imithi. Eminye imithi ithengwa emaKhemisi angaphandle ayi private.

Igwaliba elitshengisa ngomkhuhlane othiwa yi osteoporosis. Lomkhuhlane uhlase amathambo. Wenz' amathambo abe buthakathaka kubelula ukuqamuka. Kwesiny' iskhathi uyenziwe ngokukhula ukuguga, kumbe kwesiny'skhathi ukusebenzisa izdakamizwa. Kubomama wenzakala labo nxa befika iskhathi sokuthi kabasayi eskhathini.

Kulabantu abahlezi etafuleni bakhangelene. Esandleni sokunene kulabagqoke okumhlophe njalo baphethe insiba bayabhala phansi. Bakhanya bengodokotela. Esandleni sokudla kulomuntu oyelule isandla sakhe ukhanya engumuntu ozohlolwa imkhuhlane engabe injengekhensa.

Odokotela basemsebenzini. Bagqoke izinto ezibavikelayo, ezinjengama masks lamagilovisi ezandleni. Baphethe izinto abazisebenzisayo ukuhlinza ukuze bahlole kimbe balungise, okuyabe konakele, phakathi komuntu.

Kulabantu ababili ongumama longubaba bagqoke izigqoko ezilombala okhanyisayo. Ongumama ugqoke isigqoko esilombala olithanga ubaba ugqoke esilombala oyipink, umama ugqoke lamacici njalo ukhanya engumuntu omdala ngoba inwele zakhe zimhlophe. Bagonene bayathabelana kumbe bayaduduzana.

Ugogo lokhulu bahlezi bayakhulumisana, kumbe bayaqinisana ugogo ugqoke isigqoko esilombala olithanga wafaka lamacici amade, ukhulu ufake izandla zakhe emlonyeni ukhanya ngumuntu olokukhathazeka ugogo engxenye uyamduduza.

Kulemkhuhlane emibi kakhulu enjenge mvukuzane kumbe icancer .Lapha silabantu ababili oyedwa ukhanya ngumuntu ogulayo ongasenelisi ukuzinceda entweni ezinengi .Omunye ohlezi eceleni kwakhe ngumuntu ongabe emncedisa ufake lekhadi elitshengisa ukuthi ungubani lokhu kwenzakala kakhulu ebantwini nxa begula icancer ngoba bayabe bengasa kwanisi ukuzincedisa.

Abantwana nxa bebancane bahlaselwa yimikhuhlane eminengi eyehlukeneyo. Ngakho kumele bahlale behlolwa ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi. Udokotoela uhlola umntwana okhanya egula usebenzisa istetosikopu le yinto esetshenziswayo ukulalela inhliziyo yomuntu ogulayo.

Kulababantu ababili abangabafazi, omunye uhlezi ufulathele uqgoke, isiqgoko esimhlophe phezulu, omunye uqgoke isiqgoko esiluhlaza okwesibhakabhaka uyahlola lo omunye emhlane, kwenzakala lokhu nxa kuhlolwimkhuhlane onjengemvukuzane osehluphile kakhulu emhlabeni.

Umuntu ogqoke isigqoko esingumbala oyipink. Uphethe ingalo yakhe ngaphezulu ususiya ehlombe lapho okujayele khona ukuhlatshwa abantu bevikelwa kumkhuhlane ememethekayo enjengeyeCovid.

Odokotela basemsebenzini omunye ugqoke imusk wafaka lamagogolosi ugqoke isigqoko esenziwe ngephepha okokuzivikela ukuthi engangcolisi izigqoko zakhe njalo angabambeleli ezinye izinto ezingabangela umkhuhlane omunye uyasebenza nje ukulungisa okusetshenziswayo ukwelapha.

Lapha kufanekiswe inso, kwabhalwa ngokuthi ngubani osengozini yomkhulane owezinso. Kulabantu abalomvutho ophezulu wegazi, abaletshukela ,abalomzimba omkhulu kakhulu labanye njalo bonke laba basengozini.

Kulomuntu okhanya ngesandla kuphela isandla leso sigwele amabhanditshi lokuzintambo kumbe inalithi ezingena zisiya komunye umtshina omkhulu, umuntu ma egula kakhulu kuyadingakala ukuthi ancediswe ngomtshina ukuze aphile ngoba kulezinto ezinengi ayabe engasa yenelisi ukuthi aziyenze ngombe eziyabe sezisilela emzimbeni wakhe

leyi yindawo egcwele imitshina eyehlukeneyo ekhanya ingaba yindawo eyilabholathori eyezibhedlela njalo imitshina leyi isetshenziswa imisebenzi eminengi eyokuhlola kungaba ligazi lokunye okuphuma emzimbeni

u mongikazi uhlezi lomuntu amhlolayo umhlola umvuduko wegazi umongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe wafaka lebhibhi elibomvu phezulu amhlolayo ugqoke isikipa esimnyama njalo ulenwele eziphothiweyo

Imvukuzane ngumkhuhlane obulala abantu abanengi kakhulu emhlabeni kulemihlobo eminengi yalo mkhuhlane igoqela imvukuzane yegazi, eyamabele leyesibindi.

Kulezinsuku kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bahlale besiyahlolwa ukuze kubonakale ukuthi imikhuhlane enjengemvukuzane kumbe icancer ayikaqalisi emizimbeni yabo. Lapha silomama ogqoke isigqoko esibomvu uhlezi emtshineni udokotela uyamhlola ukuze abone okusemzimbeni wakhe.

Ama laboratory zindawo eziqakathekileyo kakhulu esbhedlela ,kulapho okudingwa khona ulwazi ngemkhuhlane eminengi ,njalo umuntu engahamba esbhedlela egula, asithi engxenye ugula imalaria ,bayakwanisa ukufika bathathe igazi kumbeni umchamo bahambise elaboratory lapho okuhlolwa khona.

Abantu abasebenza kuma labhorethi basebenza lemithi eyingozi kakhulu .Lapha silomtshina osetshenziswayo ukugezisa amehlo nxa umuntu ethe wathelwa ngumuthi emehlweni kumbe wangenwa ngumuthi emehlweni ekusebenzeni kwakhe kulabhorethi.

Ezibhedlela kuma laboratory , kulapho okwenziwa khona umsebenzi omnengi owokuhlola izinto ezehlukeneyo , okunye okuhlolayo izinyama eziyabe zivela ebantwini ukuze kubonakale ukuthi azihlaselwanga ngamagcikwane , lokhu okwenziwa kusetshenziswa ama slides microscope lapha okufakwa khona izinyama lezi ukuze kubonakale

Ilaboritory yindawo eqakathekileyo kakhulu esibhedlela elaboritory phakathi kulezitula ezisetshenziswa ngabantu abalande ukuzohlolwa lesitu esisetshenziswa ngumuntu ohlolayo kumbe osebenza lapha kulabantu abahleziyo ezitulweni lapho abamelele ukuhlolwa kumbe ukuthola imphumela zabo lomunye omileyo okhanya ebakhulumisa.

Leyi yindawo lapho okuhlolwa khona abantu kulombheda lapho okulala khona umuntu kube lezinye izinto ezisetshenziswayo ezinjengalezi ezithatha imifanekiso ingaphakathi yomzimba yomuntu esithi ngamaX-ray.

Kulemitshina esetshenziswayo ukuhlola amathambo aphakathi komzimba imtshina leyi iyenelisa ukuthatha imifanekiso etshengisa ukuthi amathambo ami njani isetshenziswa ukujlola kumbe ukubona ukuthi ingabe umuntu eqamukile kumbe elimele emathanjeni

Omama balomsebenzi omkhulu ngoba yibo abathwala abantwana okwenyanga eziyisitshiyagalolunye besebebeletha. Ngemva kwalokho yibo abazamunyisa lokukhangela umntwana, ngakho impilakahle yabo iqakathekile, ngoba nxa bona bephile kahle lomtwana uyaphila kahle. Lapha silomama lomongikazi lomntwana. Umama uyachasiselwa ngumongikazi.

Kulabantu abagogekileyo laba badinga ukuncediswa ngendlela ezehlukeneyo ukuze bakwanise ukuphila kuhle kulabanye abangakwanisi ukuhamba badinga ama wheel chair kumbe izitulo ezilamaviri ezibancedisayo ukuthi benelise ukuhamba besuka kwenye indawo besiya kweyinye indawo.

Kulabomama abanengi endlini lapha abanye bahlezi embhedeni abanye bakhanya belele, abanye baphethe abantwana abakhanya bebancane besanda ukuzalwa kukhanya yindawo lapho okuhlala omama nxa bebelethile kuhlanzekile kulembheda lama net ancedisa ukuthi abantu bengalunywa iminyane.

Kulomama okhanya ezithwele. Ugqoke izigqoko, ezigqokwa ngabantu isikhathi esinengi nxa besiya ukuzivoxavoxa, ukuze babe lempilakahle. Kuqakathekile lokhu nxa omama bezithwele, ukuthi babekwazi ukuzivoxavoxa. Ukwenzela ukuthi ingane iphile, kumbe babelethe kuhle.

Omama bandisa abantu emhlabeni. Bayazithwala besebe beletha ngemva kwe skhathi. Ngeskhathi bezithwele kufanele bahambe esibhedlela bayehlolwa bancediswe njalo ukuze babe le mpilakahle.

Umtshina osetshenziswayo ukuhlola izinto ezinengi lokwenza okuyizinto okuncane kube kukhulu kubonakale kuhle ngumtshina omhlophe kulendawo lapho okukhangela khona kumbe esingathi ngamehlo lalapho okufaka khona izinto ukuze uzibone kuhle kusetshenziswa ukuhlola izinto ezingabonakaliyo ngamehlo.

Kulabodokotela abasebenza ngokukhangelane lalapho okungena khona izinto emzimbeni, njengamakhala lendlebe. Odokotela labo basebenzisa izinto ezinengi ezehlukeneyo ukuze bakwanise ukufaka izinto kumbe ukukhipha izinto kulezozikhala.

Ibhokisi elimnyama libomvu phakathi lilezinto ezehlukeneyo eziphakathi ezisetshenziswayo ngoDokotela ngoDokotela ababona ngokwamehlo basebenzisa izinto ezinengi ukwenza imsebenzi enjengokufaka umuthi emehlweni lokukhangela phakathi.

Phezu kwetafula kubekwe izinto ezehlukeneyo ezigoqela usiba lokubhala lamaphepha. Kulomitshina osentshenziswayo esibhedlela owenza imisebenzi eyehlukeneyo kungaba yikuhlola izinto ezivela emzimbeni yabantu ukuze kubonakale amagcikwane kumbe ukuncedisa laba abagulayo.

Silemitshina emithathu esetshenziswayo esibhedlela, owokuqala ulombala oluhlaza okwesibhakabhaka, owesibili ungani ngumbhobho omncane, owesithathu umhlophe njalo ulendawo lapho okhanyisa khona okwenzakalayo phakathi. Imtshina le isetshenziswa ngodokotela kakhulu, bangabe bewusebenzisa ukusika besebenzisa ukukhanyisa.

Lapha kulezinto ezisetshenziswayo ngodokotela bamazinyo zisetshenziswa nxa bekhangela phakathi kwemlonyeni, phakathi kwamazinyo. Njalo bazisebenzisa nxa bevala amazinyo. Amazinyo alakho ukubalezikhala nxa kuthekwayenzakala lokhu, yizo izinto abazisebenzisayo ukuvala lezo zikhala.

Isandla somuntu esigqokiswe iglovosi eliluhlaza okwesibhakabhaka siphethe into esetshenziswayo ngo Dokotela abamazinyo. Bayisebenzisa izinto ezinengi kungaba yikukhipha amazinyo kumbe ukuhlola okusemlonyeni.

Kulentambo elombala oluhlaza okwesibhakabhaka , ikhanya yintambo ehambisa ugetsi , kwelinye icele ilekhanda elifakwa emagetsini njalo kwelinyi cele ilekhanda elimhlophe eliyisphatalala , yintambo esetshenziswayo ukuhambisa ugetsi ngesikhathi odokotela behlinza kumbe be operater

Zimpahla ezinengi ezisetshenziswayo esibhedlela. Kulesitulo ezilamavili esisetshenziswa ngodokotela kumbe ngabantu abasebenza kumalaboratory, kube lomtshina osetshenziswayo ukubona izinto ezincane ezingabonakaliyo ngamehlo esithi yiMicroscope, kube lamambodlela asetshenziswayo ukuthatha esithi ngamaSamples angaba ngawegazi kumbe amanye amanzi aphuma emzimbeni yabantu.

Leyi yithotshi, efakwa kumbe egqokwa ekhanda. Ingasetshenziswa ukukhanyisa, ngoba iyakhanyisa kakhulu. Odokotela bangayisebenzisa nxa befuna ukukhanyisa lapha abasebenza khona. Kumbe befuna ukubona okungaba kungaphakathi komzimba, singathi njengemlonyeni.

Ithiyetha kulapho oku ophalethelwa khona abantu ,kulemitshina eminengi kathesi ,kulezinsuku imitshina ya khona isiphucukile okokuthi isiyenza umsebenzi kubelula ,kulembheda lapho okulaliswe khona umuntu, lamalayithi akhanyiselayo , lemitshina esebenzisa ukuthatha impikitsha.

Kulemtshina esetshenziswayo ngodokotela bamazinyo, okuthiwa ngodentist. Lo ngumtshina osetshenziswayo ukuthatha imifanekiso lalokho okusemlonyeni ukwenzela ukuthi odokotela bakwanise ukuhlola kumbe babone ukuthi kudingakala uncedo olunjani ukuthi amazinyo ahlale eqinile.

Umuntu nxa ethe wahamba esibhedlela kuqakathekike ukuthi ahlokwe kubonakale kuhle ukuba emzimbeni kahle. Okunye okuhlolwayo kwenziwa ngemitshina enjenge thermometer, longumtshina osetshenziswayo ukubona ukukhudumala kumbe ukuqanda komzimba.

Odokotela labomongikazi basebenzisa izinto ezinengi ukuhlola umzimba womuntu ogulayo basebenzisa i nto okuthiwa yi testoscope yinto abayifakayo endlebeni zabo besebelalela inhliziyo basebenzisa njalo into okuthiwa yi thermometer leyinto ekhangela ukukhudumala kumbe ukuqanda komzimba.

Isandla siphethe into ethi nxa uyikhangele ingani yikhiye, kodwa yinto esetshenziswayo kwezempilakahle. Isetshenziswa ukuhlola igazi. Umuntu ulakho ukuthontisela igazi endaweni engathi iligodi kulento besokuphuma impumela etshengisa ukuthi igazi lelo linjani.

Abantu nxa begula kwesinye isikhathi badinga ukuncediswa ngokuphefumula badinga umoya weoxygen leyi yimask esetshenziswayo ukuncedisa umuntu ukuthi aphefumule umoya weoxygen ikakhulu nxa abantu begula imikhuhlane enjengeCovid 19 eyenza ukuthi ukuphefumula kube nzima.

Odokotela nxa behlinza kumbe nxa besenza ama-operation. Basebenzisa izinto ezinengi kakhulu! Ezinjengezigelo lokunye okusetshenziswayo. Ukubamba izinto kumbe ukuvula kwezinye indawo. Baba lomongikazi obancedisayo. Lokubaqhubela lokho abafuna ukukusebenzisa ngoba kuyabe kukunengi.

Umoya we"oxygen"ngumoya oqakathekileyo kakhulu esibhedlela ngoba uncedisa abagulayo ukuba baphefumule kuhle. Silamatanka aluhlaza okwezihlahla lamanye amhlophe, kulapho okugcinelwa khona umoya we"oxygen" ngaphambokuba usebenze. Amanye amatanka ngamatanka asetshenziswayo ukulungisa lowo moya.

Kwezempilakahle silemitshina eminengi esetshenziswayo ukuhlola kumbe ukwenza imisebenzi ehlukeneyo lapha silomtshina oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu ulomzimba obomvu njalo umnyama ngaphansi ngumtshina osetshenziswayo ukuhlola igazi.

Ekuhlinzeni kumbe eku opharetha kusetshenziswa izinto ezinengi, odokotela basebenzisa izinto ezinengi okunjengezigero ukusika kumbe okunye okusetshenziswayo ukubamba kungaba ngamanarithi kumbe ezinye izinto. Kube lokunye okusetshenziswayo ukudonswa ezinye izinto ukuthi ziphume lapho ezabe zikhona.

Lowo ngumtshina osetshenziswayo ngabantu nxa be exerciser kumbe bezivoxavovoxa kumbe nxa abantu beselula amathambo. Ngumtshina osetshenziswayo ezibhedlela ngalabo abakhangela ngabantu abakhubazekileyo emathanjeni esithi ngophysio therapist..Basebenzisa umtshina lo ukuze izigulane zizivoxavoxe.

Ezibhedlela kulezinto ezinengi ezisetshenziswayo ukwenza imsebenzi eyehlukeneyo. Odokotela basebenzisa kwesinyiskhathi into ezifakwa ekhanda ukwenzelukuthi bakwanisukungenisa ukukhanya phakathi kwezitho abayabe bezikhangela ezinjenge ndlebe kumbe amakhala lasemlonyeni. Lapha sitshengiswa ezintathu ezitshengiswa lomsebenzi.

Silento emnyama esetshenziswa ukuncedisa labo abagogekileyo. Into efakwa ngaphambi kwe wheelchair ukuze umuntu ogogekileyo akwanise ukubeka imilenze yakhe ingaze yalenga emoyeni.

Esibhedlela kulezinto ezisetshenziswayo ukwenza imisebenzi eyehlukeneyo , kulesitulo esisetshenziswayo ngodokotela abakhangela amazinyo, isitulo lesi siyakwanisa ukukhwezwa kumbe ukwehliswa kusiya ngokuthi ngumuntu onganani ohlolwayo.

Kulezinto ezingumbala oyisiliva ezine. Lezizinto zisetshenziswa ngodokotela bamazinyo ukuhlola amazinyo emlonyeni. Zisebenza imsebenzi eyehlukeneyo ukuze abantu bancediswe nxa belobuhlungu emazinyweni.

umbheda osetshenziswayo esibhedlela usetshenziswa ngabantu abayabe belimele amathambo ikakhulu ngemva kwengozi bangabe beqamukile lowu umbheda uyancedisa umuntu ukuthi alale kuhle njalo uyancedisa amanye amathambo

Lowu ngumtshina osetshenziswayo esibhedlela ukuncedisa abantu ukuphefumula. Ngumtshina oyenza I oxygen ulentambo ezihambisa umoya kusuka ematankeni zisiya emuntwini lowu oyabe encediswa ukuphefumula ikakhulu abantwana abancane.

Lowu ngumtshina osetshenziswayo ngabo dokotela ulesibambo esimnyama lekhanda eliyisiliva umtshina lowu usetshenziswa ukubhokoza amathambo kumbe singathi uku driller amathambo nxa kulungiswa amathambo kumbe aqamukileyo

Silamajegiseni amahlanu asetshenziswa ukufaka umuthi emzimbeni womuntu. Amanye alomcijo omude amanye omfitshane, amanye alombala omhlophe amanye umbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Elilodwa lilombala olithanga. Ijekiseni isetshenziswa kakhulu ngodokotela labomongikazi.

Leyi into ebunjwe njengesigelo kumbe ipintshisi. Isetshenziswa ngabodokotela kumbe omongikazi ukubamba izinto ikakhulu nxa besenza ama "operation" kumbe bebamba izinto phakathi komzimba womuntu.

Kusesibhedlela endlini kumbe endaweni lapho okuwatshelwa khona izinto ezisetshenziswa esibhedlela ezigoqela ama sheets lezigqoko kumbe ingubo kulabantu abanengi lapha abasebenza umsebenzi lowu owokuwatsha loku ayina.

Silezinto ezinengi ezisetshenziswayo esibhedlela kumbe emalaboratory ezigoqela imitshina lalapho okufakwa khona izinto ezinengi silamakhabothi sibe lezikhali eziphima ubunzima bezinto silalapho okufakwa khona izinto ukuze kubulawe amagcikwane.

Ezibhedlela kusetshenziswa imitshina eminengi. Esetshenziswa ukwenza imisebenzi ehlukeneyo. Eminye isetshenziswa ukuhlola izinto eziphuma emzimbeni, ezifanana legazi, lokunye okwehlukeneyo. Njalo odokotela laabo abahlola lezizinto. Bayayisebenzisa imitshina leyi ukuthi bathole ulwazi.

Silemtshina esetshenziswayo ukuhlola izinto ezinengi ezempilakahle. lmitshina leyi iqakathekile, njalo iyasetshenziswa ngabantu abalolwazi. Okuthiwa ngamaMedical scientists. Bafundele ukuhlola izinto ezehlukeneyo, ezingabe ziphathelane lomkhuhlane.

Kulemitshina eminengi esetshenziswayo esibhedlela ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo. Eminye imitshina abantu bayangena phakathi kwayo ukuze bahlolwe konke abakugulayo kumbe okusemzimbeni yabo.

Kulezinye izinto ezisetshenziswayo ukwenza indawo lapha esisebenzela khona kumbe esihlala khona kunukelele kamnandi njalo lokuthi zibulale izibungu ezibakhona ezinjenge mpukane lemiyane. Lezizinto zibangamanzi kumbe impuphu kwesinye isikhathi zibe nje zinjengesitshwala. Ziyafakwa kumbe ziyafafazwa kulezindawo ukuze kube mnandi.

Kulamagabha amathathu alomuthi oludaka esingathi yi(cream)njalo umuthi lowu ngumuthi osetshenziswayo ukugcoba kungaba kusesikhumbeni kumbe ebusweni ukwenzela ukuthi isikhumba sibebutshelezi. Abantu abanengi babalohlupho esikhumbeni kusiba lamaqhubuqhubu le yiyo imithi esetshenziswayo ukuncedisa kulokhu.

Ibhokisi elomuthi, libhalwe ngamabala abomvu lamanye amnyama. Libhalwe Brimo Opthalmic Solution. Ngumuthi osetshenziswayo ukwelapha amehlo, uyathontiselwa emehlweni nxa ebuhlungu ukwenzela ukuthi ubuhlungu behle.

Kulemikhuhlane ehlasela amadolo amathambo izithende lezinye indawo lapho okuhlangana khona amathambo ,ngakho kulezinto ezisetsenziswayo ukuncedisa ukuthi ubuhlungu obuyabe bulapho kulezindawo buyehle izinto lezi zingabe yizinto ezifakwa emadolweni ezigqokwayo kumbe esandleni ukwenzela ukuthi kungabi buhlungu kakhulu.

Libhokisi elomuthi okuthiwa yi, "Benadryl", owelapha umkhuhlane we aleji. Ngumkhuhlane Owenza umuntu aqubuke njengoba ukudla into engahambelani lomzimba wakhe kumbe ngemva kokuba abesendaweni elezinto ezingahambelani laye njengezihlahla ezihlumayo.

Silembodlela yomuthi. Eceleni kulebhokisi, lapho okugcinelwa khona lowomuthi. Ngumuthi osetshenziswayo ebantwaneni, ukuze bayenelise ukusebenzisa imisoco etholakalayo echagweni. Ngumuthi othontiselwayo emlonyeni, ukuze usebenze.

Kulamabhokisi awamaphilisi amabili yimihlobo embili eyehlukeneyo, omunye umhlobo yimonipravia omunye yiprasolovit. Ngamaphilisi asetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane weCovid 19 ongumkhuhlane omemethekayo ebantwini ngokuphangisa.

Silembodlela elesivimbo esibomvu njalo ibhalwe ngamabala akhanyiselayo amnyama labomvu yona imhlophe ibhalwe glucofort. Lo ngumuthi kumbe ngokunye okusetshenziswayo ukuncedisa ukulungisa itshukela emzimbeni yabantu.

Kulesigubhu somuthi esimhlophe isigubhu esithwala amalitha amahlanu eceleni kulephepha lapho okubhalwe khona indlela okusetshenziswa ngayo lowomuthi. Umuthi okuthwa yiLebozani plast ngumuthi osetshenziswa kakhulu ukwelapha inyamazana ezinjengenkomo.

Libhakane elibomvu elibhalwe ngamabala amhlophe lifanekiswe imbodlela emhlophe ebhalwe blood sugar support ngumuthi osetshenziswayo ukuncedisa umuntu ukuthi abe legazi eleneleyo emzimbeni njalo lincedisa ukuthi umuntu abe lamandla.

Imbodlela kumbe itshubhu yomuthi ebekwe phezu kwebhokisi ebhalwe wartol cream umuthi osetshenziswayo ukwelapha insumpa. Uyakhanyelwa lapho okulensumpa khona ubusugcotshwa ukuze insumpa ziphele.

Imbodlela yomuthi elombala oyi brown ibekwe eceleni kwebhokisi lapho ehlala khona. Ngumuthi osetshenziswayo ukwelapha ukhwehlela. Umuthi lo uyanathwa nxa umuntu ekhwehlela ukwenzela ukuthi kube ngconywana.

Phezulu kulebhokisi lapho okugcinelwa khona imbodlela yomuthi. Ngaphansi kulembodlela lephepha lapho okubhalwe khona ukuthi umuthi lo usetshenziswa njani. Ngumuthi osetshenziswayo ukuwufaka kumbe ukugcoba esikhumbeni ukwenzela ukuthi kulapheke imikhuhlane etholakalayo esikhumbeni.

silebhokisi elincane elisetsheniswa ukugcinelwa kilo amaphilisi libhalwe amatraz eceleni kulokuliphepha okulamaphilisi ngamaphilisi esesetshenziswayo ukulapha imikhuhlane wemvukuzane yamabele otholakala kakhulu kubo mama

Silembodlela ezimbili ezilomuthi kumbe amanzi okuthiwa zinyembezi asetshenziswa ukufakwa emehlweni nxa ebuhlungu kumbe nxa ewomile ngoba amehlo kumele ahlale emanzi phakathi amanziswa zinyembezi.

Silembodlela eyomuthi emhlophe ibhalwe ngama bala amnyama labomvu lapha okugcinwela khona umuthi ongabe ungama philizi kumbe impuphu kubhalwe vital blood bost kutsho ukuthi ngumuthi osetshenziswayo ukuncedisa ukuthi kube legazi emzimbeni.

Imbodlela ezinengi ezikhanyiselayo ngaphakathi. Ezinye zincane, ezinye zinkulu njalo zilezivimbo ezehlukeneyo umbala. Ezinye zibomvu ezinye ziluhlaza okwesibhakabhaka kumbe okotshani. Imbodlela lezi zifakwa umuthi ongamanzi osentshenziswayo ikakhulu ukuhlaba ijekiseni.

Kulebhokisi elomuthi okufanekiswe khona abantwana abancane ababili, omunye ngongumfana omunye ngoyinkazana. Libhalwe Colprofen ibuprorufen. Libhaliwe ngamabala akhanyiselayo kakhulu. Ngumuthi osetshenziswayo ukwelapha abantwana abancane kumbe ukwehlisa ubuhlungu abayabe bebuzwa.

Kufanekiswe imbodlela ezimbili ezamaphilisi, amaphilisi lawa abizwa ngokuthi Aller-itin njalo ngamaphilisi asetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane yokuqubuka ebangelwa yikungahambelani lokudla oyabe ukudlile kumbe lezinye izinto eziyabe zikhona phandle ezinjengezihlahla ezihlumayo njalo njalo.

Silembodlela ezine ,ezitshengisukuthi ngezomuthi .Umuthi otholakalayo lapha ngumuthi othontiselwayo , kungaba ngumuthi othontiselwayo emehlweni, kumbe emanzini kumbe endlebeni . Ukwenzelukuthi kubulawe amagcikwane.

Silemithi eminengi esetshenziswa ukulapha imikhuhlane eminengi njalo imithi leyi iba ngama philizi silembodlela ezimbili ezihlompe eziyenze ngepulasitiki lapha okugcinywelwa khona amaphilizi silephepha elibhalwe asithromycin ngumuntu oyenzelwe ukulapha umkhuhlane ohlasela emakhaleni

Sile mbodlela ezintathu enkulu, ephakathi laphakathi lencane. Imbodlela lezi ziyakhanyisela okuphakathi njalo zilomuthi omhlophe. Ngumuthi osetshenziswayo ukuhlaba amajekiseni ikakhulu nxa umuntu elaliswa ukuze ahlinzwe.

Kulemikhuhlane eminengi ehlasela abantu emhlabeni , eminye imikhuhlane ihlasela esiswini , lapha kulamaphilisi okuthiwa ngama capsules agoqelwe nge plastic njalo amaphilisi ancedisa ukwelapha umkhuhlane wesihudo

Kuseshelufuni yemithi, kulemithi eminengi eyehlukeneyo. Eminye isemabhokisini , eminye isemambhodleleni, njalo imithi leyi ikhanya yimithi egciniweyo emelele ukuphiwa abantu nxa bebuye bezoyithatha. Kungabe kuse khemesi kumbe indawo okuthiwa yi dispensary esibhedlela lapho okuphiwa khona abantu.

Amaphilitsi asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Umuntu nxa egula, uyahamba kudokothela, ayehlolwa. Ngemva kwalokho udokothela uyambhalela imithi angayayidinga. Eminye imithi angeke ayethole kumbe ayithenge ekhemesi, angabhalelwanga ngudokothela ukuthi ayithole..

Imbodlela yomuthi eyibrawuni elesivimbo esiyisiliva, ilebhokisi eceleni lapho okufakwa khona lembodlela. Ebhokisini kufanekiswe amaphaphu, ngumuthi osetshenziswayo ukwelapha ukukhwehlela.

Kulebhokisi lembodlela emhlophe kubhalwe ngamabala amnyama labomvu. Ngelamaphilisi angafika amatshumi amathathu, ngumuthi osetshenziswayo ukuncedisa umkhuhlane wengculaza.

Silebhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama libhokisi elithwala ama 'mask' kumbe okuthwa yisayeke okuvikela ukumemetheka kwamagcikwane.

Kulebhokisi elomuthi elilombala omhlophe loluhlaza libhalwe ngamabala amhlophe eceleni kulembodlela yomuthi emhlophe. Imithi yakulezi insuku isetshenziswa kakhulu ngabantu iyatholakala ezibhedlela kumbe emafamasi.

Ukukhwehlela ngumkhuhlane ohlupha abantu abanengi ikakhulu ngesikhathi sokuqanda. Uyaphambanisa ukuphefumula njalo wenza kubebuhlungu emphinjeni. Uphambanisa njalo amaphaphu. Kulomuthi osetshenziswayo ukwelapha lowu umkhuhlane onathwayo

Ibhokisi lamaphilisi libekwe phansi eceleni kwalokho okuthiwa yikhasethi ngesikhiwa okulapho kuyabe kufakwe khona amaphilisi. Ngumuthi osetshenziswayo wokwezempilakahle yengqondo ukwenza abantu engxenye nxa belokukhathazeka engqondweni babe lokuthula.

Lapha silomuthi ongamaphilisi okuthi yi antihistamine medication umuthi lowu usetshenziswa ukwelapha abantu abalezinto okuthiwa ngama allergy kutshukuthi ngabantu abangafuni ukuhlanganiswa kumbe ukuba lapho okulezinye izinto khona ezinjengamaluba kumbe izihlahla.

Silembodlela yomuthi ebhalwe iron Ilesivimbo esilombala olithanga I iron ngumuthi osetshenziswayo ukuncedisa abantu ukuthi bathole igazi eleneleyo emzimbeni

Imithi yakulezi insuku itholakala ingendlela ezehlukeneyo eminye ibangamanzi eminye ibengamapills lapha sbone amapills okuthiwa ngamaCapsours alemibala eminengi amanye amhlophe lokubomvu amanye amhlophe okwesibhakabhaka

Eminye imithi isetshenziswa ngokufafaza endaweni lapho ofunakala khona. Njengalowu okuthiwa yinazali yokufafaza ufafazwa emakhaleni ukwenzela ukwehlisa ukuvimbana. Ngumuthi oyabe ungamanzi ufakwe embodleleni encane.

Isihlahla esilahlamvu aqatha alameva eceleni. Siyaphuma amanzi anembulukayo phakathi. Siyasetshenziswa ukulungisa imithi eminengi esetshenziswayo emikhuhlaneni yeskhumba.

Imbodlela youmuthi emhlophe ilesivimbo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lebhokisi lapho okungcinelwa khona lowo muthi lamapills asetshenziswayo ukuyelapha umkhuhlane okuthiwa yiHerbatatis C

Kulembodlela yomuthi emhlophe ecijileyo ekhanda lebhokisi lapho okufakwa khona imbodlela leyi uyigoqela ngumuthi osetshenziswayo ukwelapha amehlo uyathontiselwa emehlweni nxa ebuhlungu.

Kulembodlela lebhokisi okufakwa khona kumbe okugcinelwa khona imbodlela leyi yomuthi ngumuthi osetshenziswayo wokuthundubaza nxa umuntu esikwa kumbe operathwa imbodlela ilombala oyisiliva lesivimbo esiluhlaza okotshani

Imithi eminengi itholakala ingamapills esikubiza kuthiwe ngamacapsules lapha silebhokisi elama Capsules okuthwa ngawe Fluexetine asebenza ukuyelapha ukuphambana kwengqondo kumbe ukuphaniseka nje okwengqondo

Kulembodlela yomuthi encane ebhalwe systane . Lebhokisi lapho kugcinelwa khona lomuthi .Usetshenziswa ukwelapha amehlo .Ngumuthi othontiselwayo emehlweni ukuze angabi buhlungu .

Imbodlela yomuthi emhlophe ilesivimbo esimhlophe ibhaliwe ngamabala alembala eminengi egoqela omnyama oluhlaza okwesibhakabhaka loluhlaza okutshani eceleni kulamaphilisi lempuphu ngumuthi osetshenziswayo ukuncedisa inhliziyo.

Silembhondlela emhlophe ebhalwe physiomer ilesivimbo esilombala olithanga eceleni kulebhokisi lapho okugcinelwa khona lowomuthi ngumuthi osetshenziswayo ukufaka emakhaleni kumbe ukufafaza emakhaleni umuntu nxa elokuvimbana ukuze ancedakale.

le yi body spray esimhlophe esitshengisa ukuthi yisigubhu esilomuthi esisetshenziswayo ukufafaza emzimbeni ukuyenzela ukuthi umuntu abe lephunga elihle njalo engxenye avikele amanye amagcikwane

Lapha kulamaphilizi amanengi amanye amhlophe amanye abomvu amanye angumbala olithanga amaphilisi asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu njalo ayenziwa kusetshenziswa izihlahla lokunye okwemvelo .

Kulezinsuku sokulemikhuhlane eminengi ehlasela abantu, eminye imikhuhlane ibangelwa yikudla esikudlayo kumbe okunathwayo njalo kulemithi eminengi esetshenziswayo ukwelapha abantu nxa begula.

Ukuba lempilakahle engqondweni kuyinto eligugu, nxa umuntu engaphilanga engqondweni kakwanisi ukuzenzela izinto ezinengi angeke akwanise ukuzisebenzela kumbe ukuzicabangela izinto ezingamnceda. Kulendawo lapho okuncediswa khona abagulayo engqondweni okunjengesibhedlela lezinye izibhedlela ezenzelwe abantu abagulayo engqondweni kuphela.

Odokotela babantwana balomsebenzi omkhulu, ngoba basebenza labantu abafuna isineke ukuze bancediswe. Udokotela uhlola umntwana esebenzisa istethoscope, ayifake esifubeni somntwana. Ulalela inhliziyo yomntwana.. Umzali womntwana, umama ukhona. Uyancedisa udokotela.,

Kwesinye isikhathi abantwana bayabelethwa isikhathi sabo sokubelethwa singakafiki. Nxa sokwenzakele lokhu kumele bagcinwe kahle ukuze bakwanise ukuqina. Lapha silomongikazi okhangela umntwana ozelwe isikhathi sakhe singakafiki wafakwa endaweni ephephileyo ukuze akhule kuhle.

Abantwana abancane bahlaselwa yimikhuhlane eminengi ngenxa yalokhu kufanele sibavikele emkhuhlaneni leyi ngokubahlabisa amajekiseni abavikelayo besesebancane ukuze bakhule beqinile imizimba yabo njalo abanye abantwana nxa bekhula kumele bathole ukudla okwaneleyo ukuze imizimba yabo iqine.

Umntwana uhlezi embhedeni esibhedlela lomongikazi omileyo ofake imaskhi njalo okhanya ehlanganisa ezinye izinto. Umntwana uphethe ukhezo uyadla ukudla, khanya ecakile kumbe ephelile emzimbeni okutshengisa ukuthi ukugula kwakhe kuyamqinela.

Umntwana omncane uyahlekelela, njalo . Kutshengisu ukuthi uthabile. Kagqokanga ngaphezulu. Kubhaliwe ukuthi, Baby wash and shampoo. Kutsho ukuthi yinto esetshenziswayo, ukugezisa umntwana. Iyamncrdisa ukuthi isikhumba sakhe sihlale sibutshelezi, njalo sivikelekile.

Umama obomvu ulenwele ezimnyama ezifitshane. Ufake amacici wafaka lendandatho. Uyaqakeza izandla. Ugqoke isigqoko esimhlotshana. Ngemuva kwakhe kula bantwana abancane baphakamise amaflegi elizwe, njalo bakhanya bethabile. Abantwana baqakathekile njalo kumele ezephilakahle yabantwana ziqakathekiswe.

Kulomntwana omncani osanda kuzalwa use bhokisini elikhanyayo njalo ugoqelwe ngengubo ezinengi kukemtshina efakwe emagetsini ekhudumeza lapho okulomntwana ngumntwana ozelwe isikhathi sakhe singakakwani ngakho kudingakala ukuthi agcinwe ukuze aqine kulomongikazi omhlolayo kumbe omkhangelayo

Kulodokotela, ugqoke amagilovisi wagqoka lebhatshi elimhlophe. Uhlola kumbe udlala lomntwana ophethwe ngunina .Kulabantu abanengi ababutheneyo lapha okukhanya bebukele okwenzakalayo. Kuletafula elemithi phezulu.

Kulomntwana omncane ongaba eleminyaka engaphansi kweminyaka emihlanu njalo ukhanya engezwa kuhle nxa umkhangele emehlweni akhe . Kwezempilakahle abantwana abancane okunye okuhluphayo kakhulu yikuswelakala kokudla kumbe ukudla okulemsoco edingakalayi njalo lokhu kwenziwa yibuyanga kumbe yikuswela kwabazali.

silabantwana abancane abangabe befunda izifundo zabo ze primary kukhanya bethabile abanye baphakamise izandla abanye bakhanya belenhloni bavale ubuso bagqoke izigqoko ezikhanya ukuthi ngama uniform njalo omunye wabo uthwele lesikhwama samabhuku

Kulabo mama ababili abakhanya bengodokotela kumbe omongikazi kumbe abanye abasebenza nje esibhedlela ikakhulu endaweni lapho okuhlolwa khona izinto basendaweni elemitshina eminengi njalo bakhangele imitshina leyi bebhala phansi abakutholayo.

Abantwana ababili abangamankazana bami babambene izandla ngabafundi bagqoke iyuniform ilejesi eliluhlaza okwesibhakabhaka ibelama bhulawuzi amhlophe leziketi ezilombala oyikhakhi. Kulabanye njalo abafulatheleyo abakhanya behambahamba kukhanya ngabantwana abangabephume ukuyafunda phandle esingathi yi field trip.

Ngumfanekiso olemifanekiso eminengi. kulabantwana ababili abancane kakhulu kube labanye abantwana abanye abaphethe amagwaliba kube labantu abakhanya bageza izandla kwenyindawo kulengcebethu labanye abantu ababuthene kwenyi ndawo.

Lumntwana omncane ukhanya elomzimba omncane kakhulu njalo ukhanya engumuntu ogulayo kakhulu. Eceleni kwakhe kuyabopopayi njalo ugcwele izintambo kumbe amatshubhu ahambisa izinto ezinengi emakhaleni lakwezinye indawo emzimbeni wakhe

Yizikolo zemfundo yaphezulu ama university ayenza imhlangano kanye ngomnyaka lapho abanxusa khona izikhwicamfundo ukuba zibhale ingwalo abazazibala ingwalo lezi ziyabe zibhalwa ngemuva kokuhlolisisa ulutho oluthile.

Ulwazi ngemikhuhlane ehlasela abantwana abancane luqakathekile kakhulu ngoba imkhuhlane leyi ingabaphambanisa okwempilo yonke bakhule begogekile. Ngakho kuba lemhlangano eyenziwayo lapho okukhulunywa khona kudingisiswa ulwazi ngemikhuhlane eyehlukeneyo ehlasela abantwana.

Kwezempilakahle kulabantu abanengi abayenzimisebenzi eyehlukeneyo. Kulabodokotela abahlola abagulayo, kulabomangikazi abancedisa abagulayo ngokubanika imithi njalo kulabanye abasebenza emakhemisi labo nobhala. Bonke labantu ngabantu abasebenza esibhedlela.

Odokotela bamazinyo balomsebenzi omnengi kakhulu. Udokotela uhlezi esitulweni uphethe amazinyo asetshenziswayo ukufundisa abantu ngamazinyo njalo ugqoke ibhatshi elimhlophe. Eceleni kwakhe kulesitulo esisetshenziswayo nxa kuselatshwa umuntu amazinyo kumbe kuhlolwa umuntu amazinyo.

Endlini lapho okuhlinzelwa khona abantu ngudokotela esingathi yitheatre njalo kulodokotela oyedwa umi ugqoke izigqoko eziyenziwe ngeplastic ezokuzivikela ugaxe istethoscope endaweni leyi kulemitshina einengi esetshenziswayo.

Ngabantu abangomama ababili bagqoke izigqoko ezimhlophe njalo kukhanya omunye umama ufake iqhiye ekhanda baphethe ibhuku elikhulu njalo bakhanya belibala bayahlekelela laba ngabantu abangabe besebenza kwezempilakahle befundisana kumbe bencedisana ukuthi basebenze kuhle.

Silodokotela kumbe umongikazi uguqe phansi ngamadolo uyahlekelela ugqoke amagilovisi. Ngaphambi kwakhe kulomntwana olele eqethukile laye uyahlekelela uphakamise izandla. Engabe engudokotela oyelula amathambo. Lokhu kuqakathekile ngoba wenza abantu bekhule besenelisa ukwenza into ezinengi.

lo ngu dokotela ibizo lakhe ngu Cherizi Gahizi ugqoke ibhatshi elimhlophe uyahlekelela o dokotela ngabantu abaqakathekileyo kakhulu ngoba yibo abasincedisa ukuthi sithole impilakahle kungelabo abantu bayafa

Silabo dokotela abatshiyeneyo, lo udokotela ugqoke isigqoko esimhlophe wafaka lama gilovisi, usebenzisa umtshina okhipha okukhanya okubomvu lokhu kuncedisa ukuthi isikhumba somuntu sihlanzeke.

Kulomuntu ongubaba lapha okhanya ehamba nzima kumbe engakwanisi ukuhamba kulomama omncedisayo. Umama ngomunye walaba abasebenza ezibhedlela abancedisa abantu abayabe bekhubazekile emzimbeni ukuthi bekwanise ukwelula amathambo bekwanise njalo ukuhamba.

Kulodokotela kumbe umongikazi, uguqe phansi ngamadolo ugqoke iyembe emhlophe lamagilovisi amhlophe, uyahlekelela ulomntwana olaliswe phansi eqethukile, ngudokotela oyelula amathambo.

Amehlo yisitho somzimba esidedesayo kodwa esiqakathekileyo kakhulu ngakho kumele sinakekelwe, silo dokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe, lomuntu kumbe umntwana ohlezi phansi. Udokotela uyamhlola amehlo ukuze abone ukuthi engamncedisa njani ukuthi abone kuhle.

Silabantu abanengi abasebenza kwezempilakahle abaqakathekileyo, silabodokotela labomongikazi umongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe njalo ugqoke lamagilovisi amhlophe avikelayo nxa ephathisa abantu ukuthi engabambi umkhuhlane.

Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe nke ugaxe le stethoscope entanyeni uphethe umtshina osetshenziswayo ukuhlola uyahlola umntwana omncani endlebeni, abantwana bajayele ukuba labodokotela abaqondane labo abakhangeli mkhuhlane yabantwana.

Kulomuntu ophethe imithi eminengi ezandleni eminye isemambodleleni njalo eminye ikhanya ingamaphilizi Ugqoke izigqoko ezimhlophe njalo ugqoke lamaglovisi Kukhanya engumuntu ongabe esebenza endaweni lapho okunikwa khona imithi

ezibhedlela kulabantu abanengi abasebenza khona abanye bango dokotela, omongikazi, kanti abanye ngabantu abasebenza ngokuhlola izinto ezinengi ezibakhona esibhedlela ngegazi lokunye nje okuphuma emzimbeni yabantu

Imithi eminengi eyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo ithengiswa emakhemisi. Ithengiswa isemabhokisini kumbe emambhodleleni. Kubalemithi eminye ethengiswa lanxa ungazange wabakudokotela. Kodwa eminye imithi, kudingakala ukuthi ubelencwadi evela kudokotela ukuz'uyithenge.

Yisakhiwo esikhulu esilezindlu ezigadeneyo. Kulemota emhlophe ekhanya kancane. Kulabantu abahlezi ezitulweni evurandini. Yindawo elesitolo esithengisa imithi okuthiwa yikhemesi. Izitolo lezi zigcwele emadolobheni. Kulapho okuthenga khona abantu imithi yokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Iwindi elilensimbi ezokuvikela amasela. Liphendwe ngumbala oluhlaza okotshani. Lisendaweni eyikhemesi. Ekhemesi kuthengiswa imithi yokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo, njalo kwesinyi skhathi amasela alako ukungena kulezindawo, ngakho kumele kube kuvikelekile.

Ekhemisi lapho okuthengiswa khona imithi eyelapha imkhuhlane eminengi eyehlukeneyo. Kulama bhokisi ase shelufini abhalwe Melilong amanye abhalwe Amloza. Yimithi esemabhokisini ethengiswayo. Njalo imithi leyi ingancedisa ukwelapha umkhuhlane we Asima.

Imithi yokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo itholakala ekhemisi. Kulapho okuthengiswa khona imithi eyabe ifakwe emabhokisini lasemambodleleni. Kuthengiswa imithi ehlukeneyo eyelapha imikhuhlane eminengi.

Libhakane, elimhlophe. Lifanekisiwe, labhalwa amabala atshengisa ukuthi yindawo lapho, okulesibhedlela khona. Ezibhedlela ezinengi, kujayele ukuba lendawo lapho okutholakala khona imithi, kumbe okuphiwa khona, kumbe okuthengwa khona imithi. emakhemisi. Amanye amakhemisi, atholakala emphakathini nje, lapho okuhlala khona abantu.

Kulesakhiwo esilezindlu ezigadeneyo phambi kwaso sakhiwo, lesi kulemota emileyo njalo isikhawo lesi sile kilinika lapho okuhamba khona abantu besiyalatshwa. Kule famasi kumbe ikhemisi lapho okutholakala khona imithi.

Kulekhemesi ebhalweSunrise Pharmacy. Phakathi kulabantu abanengi. Abantu bazothenga imithi eyehlukeneyo. Engabancedisa ukwelapha imikhuhlane,, abayabe belayo. Ekhemisi umuntu uyahamba ethwele incwadi etshengisa ukuthi uke wabona udokotela, wambhalela imithi efunakalayo.

Kumabhokisi awemithi eyehlukeneyo engamaphilisi abizwa ngokuthi ngama capsules, kwelinye ibhokisi kufanekiswe isisu somuntu amaphilizi lawa asetsenziswa ukulapha umkhuhlane wesisu okuthiwa yinyongo kumbe ama acids.

Kuphakathi kwe khemesi kulamashelufu lapho okufakwe khona imithi eyehlukeneyo njalo kulamaglasi ukwenzela ukut kukhanye izinto eziphakat imithi leyi isetshenziswa izinto ezinengi ezehlukeneyo njalo yimithi ekwanisa ukuthengwa ngumuntu nxa ethe wavela kudokotela

silomgwaqo ongena endaweni elezakhiwo ezinengi njalo ezilezindlu ezigadeneyo eceleni kwalowu umgwaqo kulendawo lapho okuhlanyelwe khona utshani lezihlahla eziqunywe kuhle ezokucecisa leyi indawo indawo leyi yisibhedlela esikhulu esibhedlela kutholakala ama phamarcy lapho okungabe kuthengiswa imithi kumbe okuphiwa khona imithi

Kulamabhokisi amancane awemithi eyehlukeneyo omunye ubhalwe Piloret omunye daflon. Yimithi esetshenziswayo ukwelapha umkhuhlane okuthwa ngama piles. Umkhuhlane ophambanisa lapho okuphumela khona ingcekeza emuntwini.

ekhemisi lapha okuthengiswa khona imithi ehlukeneyo yokwelapha imikhuhlane ogulayo engahamba esibhedela kubodokotela bayambalela imithi angayithenga ukuze ancedakale abe esesiya ekhemisi

Silemithi eminengi ehlukeneyo lapha ifakwe eshelufini elegilasi phambili ukwenzela ukuthi kukhanye izinto eziphakathi. Imithi usemambodleleni lasemabhokiseni. Ekhemisi kulapho okuthengiswa khona imithi enjengaleyi.

Kulesihlahla se avocado esilamahlamvu aluhlaza. Kube lendlu elomnyango uvuliweyo lomfanekiso wenhliziyo elombala oluhlaza okwesibhakabhaka, yindlu lapho okuphiwa khona imithi kuthwe lapho okuthathwa khona imithi esibhedlela.

Leyi yishelufu elamaphilsi amancane ivalwe nge glass itholakala efamasi lapho okuthengiswa khona imithi kodwa efamasi kuthengiswa izinto ezincedisa umzimba eznjengama vitamin, njenge Calci vitamin incedisa umzimba ukuthi amathambo aqine.

Amapharmacy, kumbe izindlu lapho okuthengiswa khona imithi aqakathekile emphakathini. Silamashelufu, agcinelwa imithi epharmacy. Lefriji lapho okufakwa khona eminye imithi efuna ukuhlala iqandelela. Silegabha lamanzi, lapho okugcinelwa khona amanzi ahloliweyo.

Isakhiwo esilezindlu ezigadeneyo Kulomuntu ohamba phambi kwendlu leyi .Lemota emiswe khonapho .Phezulu kulebhakane elibhalwe Viva pharmacy . Yindawo lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha imkhuhlane eyehlukeneyo.

Yindawo ekhanya inhlanzekile kakhulu ingela ngcekeza ilesakhiwo esilezindlu ezigadeneyo eyinye indlu ibhalwe pharmacy okutsho ukuthi yindawo lapho okuthengiswa khona imithi. Abantu bayakwanisa ukuthenga imithi ukuze bayelaphe imkhuhlane ehlukeneyo

Sisefamasi kumbe indlu lapho okuthengiswa khona imithi lokunye okunceda abantu kwezempilakahle kutholakala amabhokisi awokudla kwabantwana abancane okuthiwa yi formula lezinye izinto ezidingakalayo ebantwaneni abancane abasakhulayo.

Izitolo ezithengisa imithi ezibizwa ngokuthi amakhemisi sezizinengi kakhulu lapho siyathola imithi eyehlukeneyo. Eminye imithi ithengiswa ngemva kokuba umuntu ebuye ebhalelwe ngudokotela. Eminye njalo iyatholakala noma ungelayo.

Kukhanya kulesitolo ezinengi esinye sezitolo lezi ngesithengisa imithi eyelapha abantu abantu bayakwanisa ukuhamba bayethenga imithi yokuthi balapheke imkhuhlane eyehlukeneyo kodwa kwesinye iskhathi eminye imithi kumele baqale baye kubodokotela ukuze bavunyelwe ukuthenga leyomuthi.

i phamarcy ivuliwe umuntu nxa evela ku dokotela uyakwanisa ukungena kuleyi i phamarcy athenge imithi eminye imithi ethengwayo lapha yimithi eyelapha imikhuhlane enjengetshukela lomkhuhlane wegazi

Kujayelekile ukuthi kusetshenziswe imidlalo ukukhankasa kumbe ukufundisa abantu ngezempilakhle. Kulabantu abaphakamise inkezo njalo baphethe okungamagwaliba okuncane okubhaliweyo. Ngabadlali bebhola abatshengisa ukuthi baphumelele emdlalweni akade bewudlala.

Udokotela bandise ukuya lapho okuhlala khona bantu bebancedisa ngokubakhuthaza kumbe ngokubafundisa ngezempilakahle ,kulabodokotela ababili labantu ababancedisayo omunye umi phezu kwesikhali njalo bayamkhangela ubude bakhe lokho kwenziwa ukuze abantu babelolwazi ngemizimba yabo njalo babekwazi indlela zokuzivikela emkhuhlaneni.

Kuqakathekile ukwazisa kumbe ukufundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlanzeka ngoba kuvikela ukumemetheka kwemikhuhlame . Lokho kwenziwa ngesikathi samakhapeni kumbe imikhankaso eyabe ifundisa abantu. Lapha silomuntu ofundiswa ukugeza izandla zakhe ngendlela eqondileyo.

Ingcekeza emphakathini ibangela ukumemetheka kwemikhuhlane eminengi. Ngakho kulenhlanganganiso ezinengi ezinjeBiodiversity Conservation, Organization. Abakhankasa befundisa abantu ukuthi ingcekeza kumele ilahlwa njani. Lapha silamabhimu, amabili. Lapho okufakwa khona ingcekeza, njalo kubhaliwe ukuthi ,abantu bakhuthazwa ukuthi behlale behlanzekile.

Ukufundisa abantu ngezempilakahle kuyinto eqakathekileyo njalo ehlala isenzakala eyenza abantu babe lolwazi ikakhulu abasakhulalayo lapha kulabantu abahlezi bekhanya belalele bayafundiswa kumbe balalele imikhankaso emayelana lempilakahle

Abantu babuthene kule indawo. Kulezihlahla eziluhlaza, lotshani obuluhlaza. Abanye bahlezi phansi etshanini. Abanye bamile. Kulabanye njalo abahlezi emabhentshini, lasezithulweni. Kukhanya abantu laba, bazekhankasa, kumbe bayakhulumisana ngezempilakahle. Laba abahlezi emabhentshini, bagqoke izikipa ezifananayo, ezilombala oyi orange. Ezibhaliweyo ngemuva.

Kulabantu abanengi. Bayazivoxavoxa. Bakhanya bephakamise izandla njalo baphakamisa inyawo zabo. Bagqoke izigqoko ezigqokwa ngabantu nxa bedlala imidlalo eyehlukeneyo. Ukuzivoxavoxa yinto eqakathekileyo eyenza ukuthi umuntu ahlale ephilile, njalo kuyasetshenziswa ukukhankasa ngezokuphila kahle.

Omongikazi basemkhankasweni lapho abafundisa khona abantu ngokuzivikela emikhuhlaneni, njalo befundisa ngokumemetheka kweminye imikhuhlane. Lapha sibona omongikazi bayahlola omunye umama ohlezi phansi. Abanye abantu bami bayenze udwendwe, bamelele labo ukuhlolwa.

Ibhakane elikhulu elibhalwe ngamabala amnyama lamhlophe lona limhlophe kwezinye indawo libeluhlaza kwezinye indawo likhankasa ngempilakahke yengqondo liyakhankasa njalo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu babe lempilakahle engqondweni njalo kulilungelo

Abantu bayenze udwendwe bayagida bayahlabela . Bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu Ngobaba labomama bakhanya besenza umkhankaso wezempilakahle .Lapho okufundiswa khona abantu ngendlela zokuziphatha ngazo ukuze bevikele imikhuhlane .

Kulabantu abane abapheth' ibhakane elikhulu elitshengis' ukuthi bayakhankasa umkhuhlane wekhensa kumbe imvukuzane yamabele. Bagqoke izinto ezilombala oyiphinki ongumbala osetshenziswayo kakhulu ekukhankaseni izinto ezihambelana lomkhuhlane wemvukuzane.

Ulwazi kwezempilakahle luqakathekile kakhulu, ngakho omongikazi labanye abasebenza kwezempilakahle bahamba befundisa abantu ngemkhuhlane ehlukeneyo, ingaba yimkhuhlane enjengengculazi leminye njalo ejayelekileyo.

Ukuhlolwa kwemikhuhlane kwenziwa esibhedlela, kodwa kwesinye isikhathi abahlolayo bayakwanisa ukulanda abantu ezitolo kumbe lapho ababuthene khona. Bayahlola igazi bekhangela imikhuhlane enjenge ngculaza leminye eminengi.

Ikhondomu yinto esetshenziswayo ukuvikela imkhuhlane kumbe ukuvikela ukuzithwala komuntu wesifazana. Lenziwe ngeplastic, njalo ikhondomu liyakhuthazwa kakhulu ukuthi abantu balisebenzise ukwenzela ukuvikela imkhuhlane enjengengculaza leminye imkhuhlane etholakala emacansini.

Umuntu wonke kufanele abelolwazi kwezempilakahle. Kuba lemikhankaso, kufundiswa abantu ngokuba baziphathe njani. Ukuze babe lempilakahle. Njalo abantu abanengi kufanele babe lamakhadi, abancedisayo, nxa bedinga ukwelatshwa ezibhedlela.

Abantu bahlezi bakhangele phambili lapho okubhalwe khona International Condoms Day 2024.Kutsho ukuthi basemkhankasweni wokukhankasa usuku oluqakathekileyo lokukhuthaza abantu ukuthi basebenzise ama condom.

Omongikazi labanye abasebenza kwezempilakahle bandise ukubhoda befundisa abantu ngezinto ezehlukeneyo ezihambelana lempilakahle. Bakwenza lokhu ikakhulu nxa kuthe kwaqhamuka umkhuhlane ongabe umemetheka kakhulu.

imikhuhlane ememethekayo emacansini minengi kakhulu ngakho ukuzivikela kuqakathekile lapha kulanbantu abane ababili bangobaba ababili bango mama baphethe ama condom esandleni laba abakhankasayo kumbe abakhuthaza abantu ukuzivikela ngesikhathi besiya emacansini

Kulombalisi ongumama ulandelwa ngabantwana besikolo ababalisi abangomama bathola iskhathi sokuthi bahambe bayebeletha nxa bengazithwala okuthiwa yi maternity leave isikhathi lesi basibuyela ukuthi bakwanise ukuyakhululeka njalo bathole isikhathi sokugcina umntwana esasemncane.

Kwezempilakahle impilakahle yabomama iqalathekile kakhulu. Omama kufanele bakwanise ukuhlela indlela abazala ngayo abantwana. Eyinye indlela yokuhlela lokhu lijekiseni elihlatshwayo elithiwa yiDepo. Lelijekiseni liyayenza ukuthi nxa umuntu ngesikhathi engafuni ukuzithwala engazithwali.

Umama olenwele ezinde ezimnyama upendile ubuso bakhe kumbe ufake i makeup ulentshiya ezinde , impilakahle yabomama ekuzaleni iqakathekile kakhulu ngoba omama abanengi bayafa ngesikhathi sokuzala.

Kulabantwana ababutheneyo kule ndawo ,bagqoke ezilombala omhlophe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka lombala oluhlaza okwesihlahla ,bakhanya belalele kumbe bebukele abakubukeleyo bangabe befundiswa ngokuziphatha kahle emacansini kumbe kwezempilakahle yokuzala .

Kulabantu abahlezi ngaphansi komthunzi wesihlahla abafana ababili abahlekelelayo bagqoke ama jini alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abafana abakulesisigaba ngabafana abokuthatha ngakho kumele babekwazi impilakahle yakwezemacansini njalo lokuzalana

Bona abantu ababili ongubaba longumama bakhangelene bayahlekela ubaba ikhanda lakhe liphuciwe alilanwele umama ikhanda lilenwele ezinengi ezinde ezimnyama bakhanya bengabantu abathandanayo ekuthandaneni abantu kumele babekwazi ngezempilakahle emacansini ukuze bengathelelani imikhuhlani

Silabo dokotela ababili abango mama abagqoko ijazi elimhlophe lamaglovisi amhlophe ezandleni bafaka lama maski emlonyeni bayakhangela umntwana omncane osanda kuzalwa ugqoke okumhlophe walaliswa phezu kwengubo ezimhlophe lowu ngumntwana oyabe zelwe isikhathi sakhe sokuzalwa singakatshayi bayabe bencedisa

Abezempilakahle abesifazana kufanele bathole indlela zokuzivikela ngazo ukuze bangazithwali bengakhangelelanga ukuzithwala. Lezindlela zehlukene okunye bayahlatshwa amajekiseni ukuze bazivikele.

Kulemkhankaso eminengi eyenziwayo ukufundisa abantu ngezempilakahle ikakhulu kwezemacansini lokuzala. Kuba labantu abafundisa abantu besebenzisa izinto ezinengi, bangabe besebenzisa izigqoko ababezigqokile ukukhankasa izinto ezehlukeneyo njalo ukumemezela lapho okubuthane khona abantu.

Lomuntu ozthela amanzi ebusweni kukhanya ngamanzi aqandayo njalo ugqoke ivesi, uleziqwanga utshengisa ukuthi ungumuntu oqinileyo njalo engabe engumuntu oyenza okwemidlalo. Okwemidlalo kuqakathekile ngoba kwenza umzimba uqine njalo ube lempilakahle.

Kulokudla okwehlukeneyo lokunathwayo kulezithelo, ezinjengomabhulosi, i aphula lelemoni. Kulamazambane, inyama lembhida konke lokhu kuqakathekile ngoba kufaka imisoco ehlukeneyo emzimbeni eyenza umzimba uhlale uqinile. Ngakho abantu abayenza imisebenzi yokuzivoxavoxa kufanele bathole ukudla okwaneleyo.

Kusendlini ehlinzelwa abantu ngodokotela. Kulombheda osetshenziswayo lapho okulaliswa khona umuntu nxa ehlinzwa. Uyakwanisa ukuyehliswa kumbe ukukhwezwa ukwenzela ukuthi kusebenzeke lula. Njalo phezulu kulamalayithi asetshenziswayo ukukhanyisa kuhle endaweni leyi. Kugcwele imitshina eyehlukeneyo.

Umuntu ongubaba ugqoke isikipa esimnyama njalo unatha amanzi. Akhanya engamanzi aqandayo. Laye ukhanya eginqile. Kutsho ukuthi ngumuntu okade seyenza isports kumbe ezivoxavoxa. Lokhu kuqakathekile ngoba kuqinisa umzimba ukuba ungahlaselwa yimkhuhlane eminengi.

Kwezemidlalo abantu bayalimala ngesikhathi bedlala . Bayakwanisa ukuqamuka amathambo kumbe ukuphela amandla bengasakwanisi ukuhamba. Nxa kwezakele lokho bayathwalwa nge stretcher. Lapha sile stretcher esiyenziwe ngensimbi elula okuthiwa yi aluminium. Silamabhani okwenzela ukubamba umuntu ukuze angakhithiki.

Kule nkazana enatha amanzi. Ithwele I thawulo ehlombe. Njalo umzimba wakhe ukhanya uginqile okutshengisa ukuthi ngumuntu ozivoxavoxayo. Ukuzivoxavoxa kungumuthi. Njalo kuyakhuthazwa ukuthi abantu bahlale bekwenza ukuze imzimba yabo ivikelekile emkhuhlaneni.

Leli libhokisi elilezinto ezisetshenziswayo ukuvala izilonda, kulezigelo lamabhandetshi anamathiselwayo lapha okulesilonda khona. La mabhandetshi ayabe eyezwe waba ngamabhandetshi angala mangcikwane angabangela kumbe angengezelela umkhuhlane esilondeni.

Lundoda uhlezi phansi ulendevu, unatha amanzi esandleni ufake iwatshi elombala oluhlaza okotshani, ugqoke ivest kukhanya ngumuntu okade esenza isizipotsi kumbe okade ezivoxavoxa. Kuqakathekile ukuthi ngemva kokuzivoxavoxa kumbe ngesikhathi uzivoxavoxa ngoba ayancedisa emzimbeni.

kulomtshina okuthwa yi microscope usetshenziswa ukubona izinto ezincane kakhulu ezingabonakaliyo nge lihlo lowu ngumsthina osetshenziswayo ngo dokotela ukuze babone izinto ezisemzimbeni kumbe phakathi komzimba nxa beselapha imikhuhlane kwezemdlalo kulemkhuhlane emnengi etholakalayo kumbe ukulimala okungabe kukhona

Ukuzivoxavoxa kumbe ukwenza amasports ngumuthi omkhulu kakhulu kulezi insuku. Abantu bayayenza izinto ezinengi ukuthi bayelule amathambo kumbe baesesayize umzimba wabo. Lapha kulababa ogqoke izigqoko ezimnyama ukhanya ephakathi kokuzivoxavoxa.

Silento esetshenziswayo ngodokotela ukuhlola abagulayo ethwa yi stethoscope phezu kwayo kufakwe amabhora awemdlalo ehlukeneyo egoqela ibasketball, inguqu njalo ukudlala imidlalo kuyinto encedisayo ukwelapha umuntu kumbe ukuthi umzimba uhlale uqinile.

Kuba lokulimala nxa abantu besenza imidlalo kumbe bezivoxavoxa abantu bayalimala amathambo kumbe balimale imsipha lokuthi nxa kwenzakele kwesinye isikhathi abantu bayasebenzisa amanzi aqandayo ukizothoba kumbe amanzi atshisayo konke lokhu kuyancedisa ukuthi lapho okulimale khona ubuhlungu behle.

Owesifazana unatha amanzi aseguleni, uthwele ithawulo entanyeni. Amanzi aqakathekile kakhulu emzimbeni njalo umuntu nxa ezivoxavoxa kufanele athole amanzi amanengi ngoba uyalahlekelwa ngamanzi amanengi nxa esenza lokhu.

Silomtshina osebenziswayo wezemdlalo, silethafula lapho okulaliswa khona umuntu lalapho okungeniswa khona ikhanda lomuntu ukuze ahlolwe. Kule. shelufu lapho okufakwa khona izinto. Lomtshina usetshenziswa ukuhlola abantu abadlala imdlalo leyi.

Kulebhakani elibhalwe physiotherapy. Liyatshengisa njalo imfanekiso yabantu abakhubazekileyo, ngokutshiyeneyo. Lokhu okutshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu nxa bekhubazekile, bathole uncedo olungayenza ukuthi bakwanise ukuzenzela izinto.

Kulomunyu ohlezi esitulweni esilamavili, ugqoke iyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ukhona umuntu omncedisayo ukuzivoxavoxa. Engaba ngumuntu okhubazekileyo emzimbeni odinga ukuncediswa ukuze akwanise ukwelula amathambo.

Amanzi aqakathekile emzimbeni womuntu ,kufanele abantu banathe amanzi ngesikhathi kutshisa kakhulu kumbe ngemva kokuba bavoxavoxe imizimba .

Kuleziinsuku sekulendlela ezokwelapha abantu, Ukuncedisa abantu bekhatshana, kusetshenziswa amafoni. Indlela leyi umuntu uyakwanisa ukuvula ifoni. Athole upwazi ngomkhuhlane alowo. Kumbe akhulumisane lodokotela, loba umongikazi, ekhatshana. Abesethola uncedo.

Kulabantu abane , abathathu bangomama oyedwa ngongubaba, ababili bahlezi phansi ,ababili bamile. Abamileyo bayatshengisana ukusebenzisa umakhala ekhukwini ukucedisa ezempilakahle njalo laba abahleziyo phansi baphethe umakhala ekhukwini.

Kulomtshina osetshenziswayo ukuhlola umvuduko wegazi, kulendawo laph' okufakwa khona isandla kubelendawo lapho okubalwa khona umvuduko oyabe utholakele. Umtshina lowu ungasetshenziswa yisbhedlela kumbe ezindlini.

Udokotela uhlezi ethafuleni ,njalo ukhangele ikhompuyutha. Ugqoke izigqoko ezombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamagilovisi lemask .Ugaxe I stethoscope odokotela kulezinsuku sebelabo ukusebenzisa itekinoloji ukudinga ulwazi kumbe ukukhuluma lezigulane.

Isihlahla silamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko njalo silamaluba alombala olithanga. Kulezinye izihlahla ezincane lezinye ezikhulu kule indawo. Izihlahla zisetshenziswa njengemithi esintwini. Amahlamvu, amaxolo, amaluba, izthelo, impande konke kusebenza njengemithi.

Amahlamvu amanengi amancane. Amanye aluhlaza tshoko, amanye athand' ukuba mhlotshana, amanye njalo alombala olithanga. Lesi yishlahla esnaba phansi. Izhlahla lezi zijayel' ukusetshenziswa ukwelapha, ikakhulu amajodo eziwayenzayo ngaphansi komhlaba.

Kulesihlahla esilamaluba alombala oyipurple. Izihlahla zisetshenziswa ukucecisa indawo kodwa omunye umsebenzi wazo omkhulu yikuthi amahlamvu azo kumbe amaxolo kumbe impande zazo zisetshenziswa njengomuthi wesintu.

yisihlahla kumbe utshani olula mahlamvu amade aluhlaza alemizila emhlophe ishlahlalesi siyenza abantwana abangamajodo ngaphansi bayasetshenziswa esintwini ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo

Kulesihlahla esikhanya ukuthi sisanda ukumila silamahlamvu amathathu amakhulu lamahlamvu ahlumayo sisendaweni elomhlabathi omnyama olezigaqa kulezihlahla ezinengi ezisegangeni ezisetshenziswa ukwelapha okwesintu.

Esintwini imikhuhlane yelatshwa ngezinto ezitholakala kwezemvelo ezigoqela utshani, amahlamvu, izihlahla, impande, amaxolo lokunye njalo okwehlukeneyo lenhlabathi layo iyasetshenziswa ukwelatshwa eminye imikhuhlane esintwini.

Silemithi esetshenziswayo eyesintu ukugcoba esikhumbeni ukuze sibe butshelezi njalo sivuseleleke nxa kuyikuthi sesingani sesigugile. Silembodlela yomuthi ebhalwe Serum, umuthi osetshenziswayo lawo ukugcoba ukuze kuvuselelwe isikhumba.

Izihlahla ezinengi ezisetshenziswayo ukukwelapha imikhuhlnae eminengi esintwini inhlaba ngesinye isihlahla esiqakathekileyo silamahlamvu aqatha alameva emaceleni phakathi silamanzi anembulukayo amanzi lawa yiwo asetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane ebantwini lase nyamazaneni

Kulezinsuku silamankampani amanengi ayenza umsebenzi wokuthatha imithi yesintu beyilungisa ukuze isebenziseke lula njalo ihlale isikhathi eside. Leyi yimithi eyenziwe yizinto ezinjengamahlamvu, amaxolo lokunye nje okutholakayo kwezemvelo. Lapha sile oyili egcotshwayo esikhumbeni ukwenzela ukuthi isikhumba sibebutshelezi.

Esintwini silemithi esetshenziswayo okuyelapha imikhuhlane etholakalayo ezikhumbeni kumbe ukwenza ulisikhumba sibe butshelezi iyangcotshwa ukuze isikhumba lesi sibe sihle lapha silembodlela yomuthi okhanyelwayo ube usungcotshwa kungaba sebusweni kumbe kwezinye indawo emzimbeni ukuze isikhumba sibe sihle

Sile ngcebethu ezile zinto ezinengi ezehlukeneyo kodwa ezikhanya ukuthi zivela ezihlahleni. Amanye ngamaluba, amaxolo lempande konke lokhu kusetshenziswa esintwini ukwelapha imkhuhlane ehlukeneyo.

Inhlaba isetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi esintwini ilamahlamvu amqatha alameva eceleni lamahlamvu ayathathwa agxotshwe besokuphuma amanzi anembulukayo phakathi lawo ayanathwa kumbe ayagcotshwa esikhumbeni ukuze sibe sihle

Ngumgodla ocazimulayo ovaliweyo ulephepha elibhaliweyo phezulu elingaba litshengisa ukuthi phakathi kulani. Imithi yesintu ijayele ukuthengiswa kumbe ukufakwa emaphepheni lawa lezinsuku ukwenzela ukuthi abantu bayenelise ukuyithenga bayisebenzise ngoba iyancedisa okunengi.

Ngamambodlela omuthi angu six. Abekwe egonqamisiwe. Abhalwe Aloe vera, amhlophe. Ngumuthi osetshenziswayo ukwelapha isikhumba nxa siqubukile, njalo ngumuthi, owenziwa kusebenziswa inhlaba.

Imithi yesintu isilungiswa layo njalo ukuze ifanane lemithi yakhathesi kulomuthi owe alovera jeli oyenzwe ngehlaba ngumuthi onathwayo usebenza ukugezisa umzimba, ukuze kukhiphe incekeza ephakathi.

Kulamahlamvu amalemoni, iginger lokunye okunengi. Kulendawo lapho okugqulelwa khona izinto ezehlukeneyo ukuthi zibe yimpuphu. Okuyizinto lokhu kuyasetshenziswa kakhulu ukwelapha esintwini. Kuyabiliswa emanzini besokunathwa amanzi.

Isihlahla seglays yisihlahla esikhula sithandela ezinye izihlahla silamahlamvu aluhlaza angani asikiwe emaceleni siyenza abantwana abadliwa njengesithelo njalo siqakathekile esintwini ngoba silakho ukusetshenziswa njengomuthi impande zaso kumbe amahlamvu alakho ukusetshenziswa

ipopo yisithelo esibuthakathaka njalo esile tshukela lapha kulepopo elisikiweyo lelinye elinga sikwanga elisikiweyo litshengisa intanga intanga zepopo zisetshenziswa njengomuthi esintwini njalo lona ipopo lilomsoco oqakathekileyo emzimbeni yamathambo

Silamaluba angumbala olithanga lamanye amaluba amhlophe sibelezinto ezifakwe engcebethwini ezehlukeneyo eseziwomile le yimithi yesiNtu esetshenziswa ukwelapha.

lapha kulesihlahla esilamahlamvu amhlotshana njalo sikhula sinaba phansi silamaluba ayi purple esintwini izihlahla lezi zisebenza izinto ezinengi kwesinye isikhathi kusetshenziswa amaluba kumbe amahlamvu lamajodo agejwa ngaphansi ukwelapha abantu

Isihlahla esilamahlamvu angumbala oluhlaza lamaluba angumbala olithanga, izihlahla ezinengi liqakathekile esintwini ngoba ziyancedisa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Kulenkomitsho emhlophe eyenziwe ngomdaka. lgcwele amaluba, lamahlamvu, okubucuziweyo. Okunye kugcwele phansi. Amahlamvu lamaluba kusetshenziswa njengomuthi, wokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo, esintwini.

Amaluba, amahlamvu, impande, amaxolo ezihlahla kusetshenziswa ukwenza imithi yesintu, kulesihlala esilamahlamvu aluhlaza lamaluba ayi purple njalo yisihlahla esisetshenziswayo ukulungisa umuthi ongasetshenziswa ukwelapha amehlo nxa ebuhlungu.

Imithi yesintu eminengi, isithengiswa endaweni ezinjengemkhambo, emakethe kumbe emsikeni. Abantu bayafaka imithi leyi emambodleleni kumbe emaphaketheni. Lokhu sekusenziwa nyokuphucuka kwezinto.

Esintwini ukwelapha imikhuhlane kwenziwa kusetshenziswa izonto ezivela kwezemvelo njalo kungasetshenziswa izihlahla, kumbe utshani kuthathwe amahlamvu, amaxolo, impande lokunye okunengi njalo okungasetshenziswa ukwelapha abantu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko amakhulu. Silezithelo ezibomvu ezincane. Sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo esintwini. Omunye umkhuhlane ongayelatshwa ngesihlahla lesi ngumkhuhlane wokuswelakala kwegazi emzimbeni.

Sile ginger lamalemoni amabili abekwe phezu kwetafula, i ginger isetshenziswa ukuyelapha umuntu nxa ebulawa yisisu kumbe ele flue, ama lemoni lawo asetshenziswa ukwelapha umuntu nxa ele flue. Yimithi yesintu etholakala ezihlahleni.

Kulechibi lamanzi lezihlahla ezihlanyeliweyo emaceleni kwechibi leli. Kulomumbu omhlophe osuwomile. Phetsheya kulezindlu ezakhiweyo lezihlahla eziluhlaza. Ezihlahleni sithola imithi yesintu eminengi.

Kulesifula esincane esilamanzi. Emaceleni kulezihlahla ezincane lotshani obukhulayo. Utshani lobu lezihlahla okutholakalayo emaceleni komfula kujayele kusetshenziswa kakhulu njengomuthi wesintu.

Silezihlahla zenhlaba zihlanyeliwe engadini, zingabe zisetshenziswa ukucecisa kodwa zilo msebenzi omkhulu esintwini, ukwelapha imkhuhlane ebantwini lase nyamazaneni.

Yisihlahla esilengaja ezinengi ezicakileyo njalo silamhlamvu aluhlaza amancani. Singaphansi komduli. Izihlahla ezinengi zisetshenziswa ukuba ngumuthi esintwini ezinye zitholakalegangeni. Ezinye sezihlanyelwa njalo lapho okuhlala kho.

Lugaja lwesihlahla olulama hlamvu aluhlaza lulabantwana lamaluba lusendaweni elamatshe, izihlahla zeganga ziyancedisa ukwelapha okwesintu imkhuhlane etshiyeneyo.

amabhokisi lamasaka afakwe izinto ezinengi ezinye ziluhlaza okunye kuyi brown okunye kungumbala olithanga lezizinto ezikhanya zisendaweni lapho okuthengiselwa khona kumbe umsika kungaba kuyimithi eyesintu eyandiswe ukuthengiselwa abantu enjengabontolwane leminye njalo

Isihlahla esilamahlamvu amhlotshana lamaluba alombala olithanga yisihlahla esisetshenziswayo ukwelapha umkhuhlane wokutshaywa likhanda kumbe ukwelapha emenyu nxa elezikhala.

Ubhunzu yisihlahla esitholakalayo egangeni. Siba lamahlamvu aluhlaza, abuthakathaka. Sibe lamaluba angumbala olithanga. Senza abantwana abadliwayo, njalo Isihlahla lesi siqakathekile ngoba siyapha abantu ukudla. Sibuye sibengumuthi osetshenziswayo, esintwini.

Ibhobola yisilimo esilinywa ngabantu abaningi silamahlamvu aluhlaza lemizila emhlophe amahlanvu ayaphekwa Abe yimibhida lenza amaluba abembala oluhlanza libe labantwana abangamajodo okuthiwa ngamathanga lingasentshenziswa njengo muthi kumbe njenge sintshebo

Imithi yesintu isebenza ukwelapha izifo ezinengi njalo itholakala ezihlahleni lotshani lapha silembodlela egcwele okunathwayo okuluhlaza tshoko okwenziwe ngamalemoni lembhida lokunye njalo .

Inhlaka yishlahla esilombala oluhlaza. Silamahlamvu aqatha alameva emaceleni. Ungasigxoba siyaphuma amanzi ajulileyo njalo anembulukayo. Amanzi lawa ayasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane ehlukeneyo ebantwini lasezinyamazaneni.

Yindawo elezihlahla ezinengi njalo yindawo eyakhiweyo izindlu. Izihlahla lezi zikhanya ngezihlanyeliweyo njalo izihlahla ziqakathekile nje empilweni yabantu. Ziyasinika imithi esintwini.

Kulesihlahla esilamahlamvu amakhulu, Aluhlaza kodwa aphinde abe mhlotshana. Isihlahla lesi siyasetshenziswa kwesinye isikhathi njengembhida, siyadliwa siphinde sibe yisihlahla njalo esisetshenziswa njengomuthi. Amahlamvu ayagxotshwa afake emanzini, anathwe.

Sisegangeni okulezihlahla eziluhlaza. Kulabantu abahlanu, umama, labobaba. Izihlahla zisetshenziswa esintwini, ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Kusetshenziswa amahlamvu ezihlahla. Kusetshenziswe impande lamaxolo.

Lesi yisihlahla okuthiwa yiMoringa, silamahlamvu amancane njalo isihlahla lesi siqakathekile kakhulu kwezempilakahle. Siyancedisa abantu entweni ezinengi, emzimbeni.

Lesi yisihlahla esilamahlamvu aluhlaza silamaluba alombala olithanga lesi sisetshenziswa izinto ezinengi ekwelapheni imkhuhlane yesintwini kusetshenziswa ukulapha imkhuhlane enjengabo nyongo, asima leminye eminengi nengi.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza labantwana. Yisihlahla esikhula sithandela kwezinye izihlahla, siyasetshenziswa esintwini ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Umama ugqoke isigqoko esilamabalabala wafaka leqhiye layo elamabalabala usendaweni elamaluba aluhlaza lalithanga ukha amahlamvu, amahlamvu asetshenziswa njengomuthi esintwini.